Dhiyeessiwwan ummataa kun jiraachuun isaa hanqinawwan garaa garaa hawwaasa keessatti mudatan furuuf furmaata ta'a. Kunis, namoonni biyya keenya keessa jiran baay'inaan hiyyummaa keessa kan jiraniidha. Haa ta'u malee dhiyeessiiwwaan mootummaan dhiyeessu kana fayyadamuun hiyyummaa isaanii irraa damdamachuu keessatti gahee guddaa qaba.

Dunkaanota aannan gurguran, duunkaanota aannan gurguran kun biyya keenya kessatti baay'inaan ijaarramuu qabu. sababbiin isaas oomisha aannanii hedduu qabna wanteef oomishnii kun immoo akka hin bannee fi yeroo gabaabaa keessatti hawaasa biraan akka gahu dunkaanota kana ijaarun irraa eeggama. Kunis saffisaan akka hawaasa biraan ga'u godhu.

Maddii kaafalti dijitaala'a maddeni kaafalti dijitaala'aa yeroo ammaa namoonniroosaanitti fayyadaman ni argina. Kunis faayidaa hin qaburra kan ka’eedha. Namoonnis iddoo tokkotaan gara iddoo tokko kafaltiiwwan garagaraa isaan raawwatan kasumas imoo dada barsawwan maallaqaa namoota fi firotawwaan isaanii yeroo isaan ergan ni argina.

baankiifi waldaa hojiigamtaa baankiif waldaa hojiigamtaa tajaajilawwan gara garaa hangana jedhun biyya tokko keessatti qabu fakkeenyaaf kan akka hawaasni akka qusatuf akkasumasin moonliqqaawwan gara garaa akka argatee homsha homishtummaasaa dabalee gu2 1 akka galmaan ga'uu wodhuu eessatti ga’ee guddaa qabu

Gurgurtaa meeshaaleen mana gosa hedduutu jira. Kunis tajaajila mana keessattii fi kan tajaajilaniidha. Namoonni yeroo baay'ee yeroo isaan bitatanii fi jiru fi jireenya isaanii keessatti yeroo isaan itti fayyadaman ni argina. Namoota meshaalee kan hojjatanis gara iddoo gurgurtaa kan argachuudhaan gurguruu ni danda'u.

boondiin yeroo amma biyya keenya keessatti haala qaaleinsi jireenyaa sirreessuu keessatti ga'ee guddaa tabata sababiin isaas maallaqni hawaasa harkatti obaayyate qaaleensi jireenya akka jiru goudha haa ta'utii mooillee boondiiwwan kun yeroo gurgurameetti immoo maleen hawaasa sanirraa maallaqati isaasaamuu awaantee qaaleensi jireenya akka sirrattuu godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba

dunkaanoota aannan gurguran kun carraa namoota hojii banuu keessatti ga'ee hangana hin jedhamne qabu sababbiinsaas namoonni hojii hin qabne yeroosaan dunkanatti walitti dhufuudhaan kaan immoon dhuunfaa ta'uudhaan dunkaanota kana bananii galiiwwan gara garaa irra argatan argina

inshuraansii ,inshuuraansii dhaabata yeroo ammaa guddina ariifachisa irra jiruudha. kunis ilaalchi namoonni inshuuraansiif qaban jijjiramaa dhufeera wan ta'ef sababbiin isaas balaawwan garagaraa addunyaa keenya irratti muddachuu irraa kan ka'e namoonni inshuraansii kana bitachuun akka waan gaariitti ilaalaniiru.

inshuraansii gosa hiddutu jira fakkeenya f inshuraansii qabeenya bitannu jira akkasumas immoo inshuraansii fayyaa namaa tibbinno jira kunis balaawwahi migamne gara fulduraa muddhataniif akka raa dandamanuuf fi miidhaa cimaa kan duraangae qudhu keessatti ga'ee guddaa qaba

Inshuraansin inshuraansiin dhaabbata guddaadha kunis namoota irraa yeroo nagaamaallaqawwan garagaraan funaana haa ta'uti malee akkata saabalaawwan garagaraamudatess namoota kanaaf beenyawwan garagaraa kennuudhaan namoonni kun kan irra dandamatan ni godha.

gurgurtaan meeshaalii manaa gurgurtaan meeshaalii manaa kon jiraachuun isaa namoonni kalaqaa daaddaa qaban meeshaalii manaa keessaa homishuuratti kan irmaatan iddoo gabaa argachuu saaniitiif akka cimanii hojjetanii fi caalmaatti akka galii guddaa saaraa argatan godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba

Baankii fi waldaa hojii gamtaa, dhaabbanni kun tajaajila guddaa kennuuf keessatti qabatudha. Kunis kan akka qusannaa ta'u danda'a. Dabalataanis immoo caaraawwan liiqaawwan garagaraa namootaaf kennuu ta'uu danda'a. Dabalataanis immoo namoonni akkaataa maallaqa isaanii bulfatan irratti gorsawwan garagaraa laachuu danda'a.

Boondiin yeroo baay'ee mootummaa maxxansa kunis galiisaa tiin dabaluuf jechadha kunis immoo hawaasa harkatti maallaq inle yoo baayyate malleen ittiin hawaasan irraa maallaqa sassaawuu keessaa si tokkoodha sababbiin isaas maallaqni hawaasa harkatti baayate taanaas qaalessi jireenyaan in mudhata waan ta'eef.

Dukaanonni aannan gurguran oomishitoota aannanii irraa bituudhaan gara fayyadamtootaatti yommuu geessan ni argina. Kunis madda galii isaanii guddisuu fi jiruuf jireenya maatii isaanii fooyyessuu keessatti gahee guddaa taphata.

qabeenya lafaa fi manni hin jireenya qabeenya awan kana qabaachuu buura ilma namaati sababiin isaas lafa namni qabu qonnawwan gara garaaakaan omishawwan adda-addaa irrattuomishaachuu danda'a dabatanis immoo manni jireenya buura wantoota namoota jireenya namaatti barbaachisan keessas tokkoodha

dhieessii wanummataa dheessii wanummataa gosa hidduutu jira fakkeenyaaf kan akka karaa bishaan mana barumsaa kasumas immoo kan kana fakkaatan hawaasni waloomaan kan dootti fayyadamaniidha kanaaf hawaasni dhieesii wanummataa kana kuumtuuf akka qabeenyaofitti laaluu qaba

dheesiiwwan ummataa dheesiiwwan ummataa kun karaa mootummaattiin kanaa wasa biraan gahuuf kan dhi'aatu dha fakkeenya biyya keenya keessatti mootummaan dheesiiwwan midhaan gosa garagaraa yeroonni koteebultoota biraan ga'u n argina kunis koteebultoota fayyaduu keessatti ga'ee hanganan jedhamne qaba

Mana bunaa fi manneen nyaataa manneen kun jiraachuun isaanii faayyidaa hedduu qabaa sababa keennisaas namoonni biyya tokko gara biyya bira yoo deeman iddoon manneen nyaataa kaan immoo bunaa kun jiraachuun isaanii akka isaan sooratanii fi beela garagaraa akka isaan irraa baafatan godha.

inshuuraansiin dhaabbata yeroo ammaa guddiiaa saffisaarra jirudha sababbiin isaas hawaasin ilaalchi inshuuraansiif qabu jijjiiramaa waan dhufee fidha akkasumas immoo inshurawaasiiwwan garagaraa biitachaa waan dhufaniidha kunis sababaa balaawwan garagaraa fuldura keenyatti hundachaa dhufaniin

nshuraansii namoonni inshuraansii bitachuun isaanii ga'ee hangani jedhamne qaba sababbiin isaas balaawwan garagaraa addunyaa keenya irratti nufudataa dhufeera kunis kan namtoljee fi kanumamaa ta'uu danda'a haa ta'uti malee miidhaawwan kanarraa kadaafni dandamannu godhuu keessatti inshuraansiin ga'ee qaba waanta'e inshuraansiiwwan adda addaa bitachuu qaba

qabeena lafaafi manneen jireenya qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa konqaamum mootummaatiin kan kennamu yoo ta'uu kunis namoonni abbaa qabeenyummaa lafaasaniifi mana jireenyaasan kan mirkanefataniidha kunis ragaalee garagaraattiin qabaachuu danda'u

dheesiiwaanummataa dheesii wan ummataa kun yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan saffisaan guddatuudha kunis mootummaan xiheeffannaa itti fudhatee hawaasa biraan ga'uu irratti kan irmaatee dha kunis wanta jajjabeeffammu qabu hawaasani mootummaa kanadeeggaruudhan dheesiiwwan kun akka saffisaan isaaf dhi'aatu gochuu qaba

boondiiwwan boondiiwwan yeroo baay'ee maallaqati sastaabuuf kanu tayyaa jiduudha fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kan beeynuu hidhaa roomsa lagaa bayya itapha ijaaruuf namoonni yeroo isaa boondii bitanii fi hindhisuun akka xumuramu godhuu keessatti gahee guddaa taphataneeru kunis jaalala biyya agarsisuu keessatt illee gahee guddaa taphata

boondiin gahee guddaa qaba biyya tokko keessatti sababbiin isaas ijaarsawwan gara garaaan humna namaatti oli ta'e yeroo baay'ee namooni walitti dhufuudhaan boondii kana bituudhaan ijaarsawwan gara garaa yoosaan ittiin ijaaran in argina kunis galii guddaa sassaababu keessatti illee gahee qaba waan ta'eef

hoteelota yeroo amma abbootii qabeenyaa hooteelawwan garagaraa yeroosaan ijaaran ni argina kunis madda galii isaanii guddisu irraa kan caalemmoo miidhagina biyyaatiif akkasumas immoo galii biyyaa dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa taphata. kanaafuu namoonni qabeenyaa kana qabaatan hoteelawwan kana ijaaruun faayidaa waan qabuuf hooteelota kana sirriitti ijaaruu qabu

hooteelota yeroo baay'ee hooteeloonn namoonn abbootiinqabeenya ta'an yeroo isaan hooteela kan ijaaraan n argiin akkasumas immoo namoota hojii hin qabneef carraa hojii banuu kessatt illee ga'ee guddaa taphata dabalataan namoonni abbootiiin qabeenyaa kun maallaqaawwan gara garaa irra argatu kunis tajaajilawwan garagaraa akkasaan kennaniif isaan godha

hooteelota namoonni yeroo amma sagantaawwan adda addaa isaanii yeroo isaan hooteelatti gaggeeffatan in argina kunis sagantaawwan gaayilaa kan guyyaadhaloota akkasumas immoo sagantaawan gara garaas ta'uu danda'a iddoo kanatti namooni yerooisaan hooteela qabatanii yerooisaan gaggeeffatan in argina

boondiiwwan boondiin gosa hedduutu jira fakkeenyaaf boondii birii saarratti hundaa'uudhaan bakka 3tti qoodne ilaaluu dandeenya boondii yeroo gabaabaa kan jennu waggaa tokko gadi innis dhalaa xiqqaa kan qabuudha boondii giddu galeessaan immoo waggaa tokkoo hanga 10 giddu kan jiruudha akkasumas immoo boondii yeroo dheeraa kan jennu waggaa 10 fi sana oli dhaa ta'utiin malee dhalawwan guddaan argamsisa.

Bakka gurgurtaa konkolaataa bakka gurgurtaa konkolaataa jiraachuun isaa namoota oomisha konkolaataarratti hirmaatan akka isaan oomisha isaanii dabalan gabaaf dhiheessan godhuu keessatti ga'ee guddaa taphata sababbiin isaas namoonni guddoo gurgurtaa kana yoo argatan madda galii isaanii dabalachuu jechaa konkolaataawwan gara garaa oomishu.

inshuraansii qabaachuun faayidaa hedduu qaba sababni isaas namoonni yeroo baay'ee balaawwan garagaraa isaa muudatan fakkeenyaaf dhibeewwan garagaraa saaxilaman baasiiwwan adda addaa saaxilamaan akka haala salphaatiin yaallamaniif haala miijeessa

Madda kaffaltii dijitaalawaa, maddii kaafaltii dijitaalawaa kun gosa hedduutu jira. Baay'inaan namoonni kan fayyadaman bilbila isaaniti. Kunis bakkuma jiran ta'anii kaffaltiiwwan gara garaa biyyoota keessattii fi biyyoota alaa raawwachuu danda'u. Dabalatanis immoo daddabarsawwan maallaqaa namoota firaaf anti isaaniif erguu danda'u.

dunkaanota aannan gurguran iddoo kanatti bu'aalee aannan gosa garagaraatu gurguraama faakkeenyaaf kan akka dhadhaa baadduu itiittuu aayituu fi bu'aaleen annanii kan biraas ta'uu danda'a namoonni gara iddoo kanaatti dhufuudhaan wantoota isaan barbaadan akka isaan bitataniif kan haala mijeessuudha

inshuraansii yeroo baay'ee inshuraansii fayyaara namoonni yrobitan ni argina kunis dhibeewwan gara garaa balaasaa ta'uu dandaa akkasumas immoo dhibeewwan yeroondhofan ta'uu danda kanarraa of qusachuuf akkasumas immoo dafalani akkana yaalamaniif taansiisu kessatti ga'ee guddaa qabata wan ta'eef namoonni insuraansii fayyee kan albitatu

gidggabagiddugallii gabaa kun bittaaf gurburtaawwan garagaraa raawwatamudha fakkeenyaa fi iddoo kanaatti wantao torni gurguraman kan dhala namaatti barbaatusan kanaa kakkafana midhaan akkasmu kudraaleefi fudraalee garagaraa ta'uu danda'a namoonnis gara iddoo kana dhufuudhaan wanta isaan barbaadan akkaisa in bitataniif haala mijeessa

dunkaanota aannan gurguran dunkaanota annan gurguran kun jiraachuun isaanii faayidaa hedduu qaba sabinisaas bu'aalee aannan gara garaa iddoo tokkoti iddootti argmuudha kunis kan akka dhadhaa, baaduu, itittuu fi annan itittuu ta'uu danda'a namoonnis bitachuu barbaadan gara iddoo kana dhufuudhaan akka isaan mijjataniif haala mijeessa

Boondiiwwan gosa hedduutu jira. Kunis umrii isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka saditti qoodnee ilaalu dandeenya. Boondii yeroo gabaabaa turtiin isaa waggaa tokko gadii , boondii yeroo giddugaleessa innis waggaa tokko hanga waggaa tokkoo , boondii yeroo dheeraa kan jennu waggaa 10 fi isaa ol ta'uu danda'a turtiin isaa.

Bakka gurgurtaa konkolaataa kanatti gosoota konkolaataa hedduu argina. Fakkeenyaaf: konkolaataa dhuunfaa amanamoo ta'an, konkolaataa uummataa (baasii), akkasumas konkolaataawwan fe'umsaa garaa garaa ta'uu danda'u. Namoonnis akkaataa fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan, bakka gurgurtaa kanatti konkolaataawwan barbaadan argachuu danda'u.

inshuraansiin balaawwan garagaraa jiruf jireenya ilma namaa irratti ga'ee hundaaf tigaafatammaa kan fudhatuudha akkasumas immoo beenyaawwan adda addaas kafaluun akka miidhaasan irraa daddafanii dandamatanii fi jiruf-jireenya isaanii duraasanitti akka isaan deebi'an gochuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba

gabaaqeen xaboowanii fi butika dhaabatoonni kun hin jireenya malamaa kessatti ga'eeguddaa tapatu sababnisaa namoonni yeroo isawalfaana jiraata wantoota isaa bitachuu barbaadan akkasumas immoo oomishanii gabaaf dheessuu barbaadan jiraawwantee iddoon kun immoo iddootti waljijjiraawwan gara garaa raawwataniidha

Giddu-galli gabaa kun, jiraachuun isaa oomishtotaaf faayidaa hedduu qaba. Sababbiin isaas iddoo gabaa argachuun isaanii oomish isaanii caalmaatti akka isaan dabalanii fi madda galii isaanii akka guddisan godhuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba. Kunis guddin diinagdee biyya tokko keessatti akka inni guddatu godha.

bakkaa gurguraa konkolaataa bakka gurgurtaa konkolaataa kanatti goosawwan konkolaataa heddutu gurguraamaa fakkeenya konkolaatawwan oomishawwanifi ijaarsawwan gara garaarrati nuf tayaajilan ta'u dandaa kunis kan akka konkolaataa midhaan aamuu kan lafa qootu dabataanis moo kan ijaarsawwan gara garaaf kan taaajilaadha.

boondiin faayidaa hedduu qaba fakkeenyaaf namoonni maallaqa isaan ammatti qaban kan boondiiwwan garagaraa yoo bitaan yeroo gabaabaa keessatti akka isaan osoo itti fayyadamiin maan'okan maallaqa isaanii hin qisaaseessiin boondii kana booduf tursiisu gaafa rakkoof teechisu ta'uu danda'a waanta'eef

Boondii; yeroo baayyee boondii kanaa mootummaatu maxxansa. Wantoonni mootummaan maxxanse kanaaf immoo bituun kun itti gaafataummaa hawaasa tokko ba'achuu keessatti illee gahee guddaa taphata. Dabalataanis immoo faayidaawwan garagaraas irraa arganna. Kunis qabeenya keenya olkaawwachuu akkasummas immoo faayidaawwan garagara irraa argachuudha.

qabeenya lafaa fi mannehin jireenya kuniin jiruuf jireenya hilmanamaa keessatti ga'ee guddaa tapatu sababiinsaas qabeenya an kana-qabaachuun guddina biyya tokko keessaa fiduu kessattillee ga'e guddaa taphata waan ta'e lafti hoomisha humishtummaa guddaa fida akkasumasmao manni jireenya immoo iddootti boqanaa hilma namaati

Boondiiwwan yeroo ammaa namoonni boondiiwwan garagaraa yoo bitan ni argina. kuni ilaalchi isaan boondiif qaban waan jijjirameedha. sababiin isaas boondiin malleen qabeenya keenya boonfolkaawwanuu keessaa isa tokkoodha dabalataanias immoo dhalawwan garagaraa boondii kana irraa argachuu dandeenya.

Mana bunaafi manneen nyaataa kana biyya keenya keessatti babalinaan ijaaruu qabna sababbiin isaas manneen kun gahee guddaa taphatu fakkeenya namoota hojiin qabnee hojii uumuu keessatti illee gahee guddaa qabu waan taheef manneen kana baballinaan ijaaruu qabna.

mana buunaa fi manneen nyaataa manneen kun jiraachuun isaanii biyya tokko kaesatti ga'ee guddaa taphatu sababbiin isaas namoota caarraa hojiin qabnee huumuu keessatti illee ga'ee guddaa qabu waanteef kanaafuootmmn mana buunaafi manneen nyaataa kana ciimsekaan cinaan caabachuu qaba

baankiifi waldaa wajjii gamtaa dhaabbatootni kuniin yeroo ammoo biyye keenya keessatti guddiin hariifachiisa irra kan jirandhidha kunis namoonni immoo yeroo baay'ee maallaqawwan isaanii ruusan baankii kana terosaa qusataniif akkasumas immoo liqaawwan gara garaayosan baankii kana dhufaniiirraa hufdhatan ni argina

dheessii waanummataa dheessii waanummataa kun dabaluu gahee guddaa taphata sababiin isaas dheessii waanummataa kun yeroo baay'ee kan dhiheffatu wantoota hanqinna mudatan irratti waanteef kanaaf immoo haawaasni wantoota sanoo argate jabaat akka hojjetu fi akka jijjiiramu godhuu kessatti gahee guddaa qaba

hoteeloonni biyya keenya keessatti ga'ee guddaa tabatu kunis caarraa hojii namoota umuuti caalamoo madda galee biyya warosaan ta'an argina kunis namoonni biyyoota aalaa gara biyyoota keessaa dhufan iddootti haara galfatanu kan booqatan awwante sharan biyya aalaa gara garaa nu argamsisuu danda'u

Inshuraansii inshuraansii biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphata saabbiinsaas balaawwan gara garaa namtoolchee akkasumas immoo kan ummamaa muddachuu danda'awwan te'ef namoonni immoo akka balaawwan kanaaf isaa xilamne akkasumas immoo balaawwan kun hooga'an akka isaan dandafanii daddamataniif in raagochuu keessatti ga'ee guddaa qaba

giddugalli gabaa giddugalli gabaa kun jiraachuun isaa omishawwan gara garaa biyyoota adda addaalaaf innee gara iddoo kanatti akka gurguru in taassa kasumas immoo namoonni bitachuu barbaadanis aaajalawwan gara garaa iddoo garaa garaatti argachuu dandaa bakka tokkotta sakkasaa argatanii fi dhufatanii bitataniif haala kan mijeessuudha

gabaa qinxaabowwanii fi buutika iddoo kannatti oomishaalee gara gara ilma namaaf barbaachisantu jira iddoo kanattis namoonni gara kana dhufuudhaan wantoota isaan barbaadan akka isaan bitataniif kana haala mijessu dabalatanis immoo gatii madaallawaa ta'een akka hawaasa bira ga'uuf illee gochuu keessatti gahee guddaa taphatu.

hooteelota hooteeloonni guddiina biyya tokko keessatti ga'ee guddaa tabatu isaanis tajaajilawwan gara garaa ilmalamaatiif kennu dabalataanis immoo maddagalii mootummaaf akkasumas imoo biyyaaf ta'u tayansuudhaan immoo namoota hojiiin qabne hedduu of kessatti qaxalanii waan hojisaniif kun wantata hoteeloonni kun bu'aaqaban keessaa isa tokkoodha

giddugala gabaa kanatti galteewwan gara garaa ilma namaatii barbaajisan ddetto gurguraammuudha namoonnis gara iddoo kanaa dhofuudha wanti isaan barbaadan tokkotta akka isaan argataniif bitatanii deeman godha kunis yeroo namaa fi humna nama qusaachuu kessatta illee ga'ee guddaa kan taphatuudha

hoteelota biyya keenya keessatti gosata hooteelaa hedduutu jira akkasumas immoo baay'inaas qabu haa ta'uuti malee baay'ina isaanii gaaladhme yaaddamu sababiin isaas tadaajili hooteeloon ilma namaatiof qaban irraa ka'uudhaan kunis hoteelota baballisoo midhaginna magaalaa saniif lee faaydaa hedduu qaba

giddugala gabaa, giddugala gabaa kanatti galteewwan gosa gara garaatu kan ilmaa nama barbaachisan iddoo ittii guguuramuudha namoonnis iddoo kana dhufuudhan waan isaan barbaadan bakka tokkotti akka isaan argatan isaan godhuu keessatti illee ga'ee guddaa taphataa kanaafuu giddugalawwaan gabaa akkanaa kana baay'isuu nu irraa eegama.

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kannatti konkolaatawwan gobsa garagaraata gurgurama fakkeenyaaf konkolaataa manaa konkolaataa ummata fe'uu akkasumas immoo konkolaataa fe'umsa garagaraas ta'uu danda'a namoonis makkaataa fedhisaan irrat hundaa'uudhaan konkolaataa kana eddoo bakka tokko itti argataniidha

Dunkaanota aannan gurguran oomisha aannanii keenyaa akka hinqisaasofnef akka yeroo gabaabaa keessatti hin bannee godhuu keessatti ga'ee guddaa taphatu. kanaaf dunkaanota aannan gurguran hedduu hundeessuu fi akka isan annan kana walitti sassaabanii hawaasa biraan ga'uu akka godhan ga'ee guddaa qaba.

mana bunaa fi manneen nyaataa namoonni yeroo baay'ee waliin ta'uudhaan mana bunaa fi manneen nyaataa kana bananii yeroo isaa taajjilawwan garagaraa hawaasa biraan gahan ni argina kunis madda galii isaanii dabaluu irraan kan ka'ee faayidaa hangana hin jedhamne qaba. tajaajilaanis namoonni tajajilawwan kana akka argatanis haala mijeeessa.

gabaa qiinxaawawumanii fi butika iddoo kannatti galteewwan gara garaa jirub jireenya ilmanamaaf barbaachisan wantoota hedduutu gurgurama kunninis kana akka gosa midhaanii kana akka gosa wan nyaatawwan gara garaa ta'uu danda'a dabaratanisi immoo kana akka kafanaaf kopee meeshaaiwwa garagaraas iddootti gurguramuudha

dheesii wanummataa dheesii wanummataa kun gosa eddootu jira fakkeenyaaf kan akka geejibaa kan akka nyaataa dabara taanisimmoo kan akka daandii bishaan ibsaa fi ta'uu danda'a kunis mootummaan xhiheffanaatti fudhate kan namoota biraan ga'uudha

Maddi kafalitii maddii kafalti dijitaalaaa kun yeroo amma namoonni bilbila isaaniitiin yeroo isaan kafaltiiwwan garagaraa kafalan ni argina. Kunis namoonni umnaa namaa fi yeroo isaaniif gusachule keessattillee ga'ee guddaa tapateera osso idoo tokko gara idoo tokko deeman arsaan barbaachisin bakkuma jaariitt kafaltiiwwan adaadaan in raawwatu.

Gabaa qinxabubanii f guddiin handii dandee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphatu sababiin isaas madda galii biyya sanii ta'uu irratilee waan xiyefaataniif kunis immoo namoonni yeroosaan iddoo kanattinii gurguran maddagaliiwwan gara garaarra argatu dabirasaanis immo mootummaan gibirawwan garagaraa raasasaawa.

Bakka gurgurtaa konkolaataa:-Bakka gurgurtaa konkolaataa kana irratti gosaawwan konkolaataa heddutu jira. Kunis kan biyyoota keessaas ta'uu danda'a. Akkasumas immoo kan biyyoota aalaas ta'ee kan biyyoota garaa garaa ta'uu danda'a. Namoonni immoo fedhiiwwan isaanii garaa gara waanta'eef iddoo kanatti immoo akkaataa fedhii isaanii irratti bifaawwan konkolaataa hedduu argachuu danda'u.

Maddii kaffalti dijitaalaa maddii kaffaltii dijitaala'aa kan yeroo baay'ee kan beesisu manneen baankiiti haa ta'uti malee namoon yeroosaan bilbila isaanitiilee ta'ee kafaltiiwwan gara garaa mana isaantaanii gara iddoo biraattiti yerooisaan kafalan ini argina kunis yeroo namaafi humna namaa qosachuu kessatti ga'ee hangana hin jedhamne qaba.

hooteelota; hooteeloonni biyya keenya keessa jiraachuun isaa faayyidaa hedduu qaba kunis tajaajilawwan isaan kennanidha dabalataanis immoo caarraa hojii namoota uumuu fi akka madda galii biyyasaa guddisuu keessatti illee ga'ee hanga hin jedhamne qabaatu. kanaaf hooteelawwan gurguddaa biyya keenya keessatti ijaaruu qabna.

gabaa qinxaamubanii fi butiin iddoon kun jiraachuun isaa jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa tabata sababbiin isaas namoota heddutiif carraa hojii yeroonni balu n argina kunis namoonni oomishtota irraa bitachuudhaan yeroo isaan iddoo kanatti daldalalii fi gara namoota barbaadan biraan oogaa ni arginawan

Mala buunaa fi manni nyaataa iddoo kanatti galseewwan yaata gosa garagaraatu jira kunis dhalii namoo gae iddoo kanadhufudhanakkaa tafe dhisaanratti hundaa'uudhan waani barbaade bakka tokkotti akka in argatu isa godha kunis gammachuu hilma namaa qabu keessatti ga'ee guddaain qaba.

inshuraansii namoonn yeroo baay'ee inshuraansii bituukan ama'eeffachuu qabu sababbiin isaas balaawwan gara garaa numudatuu danda'a kanaaf immoo karaa dandamannu akkasumas immoo miidhaachimaa kkan u rangeessinii godhuu keessatti inshuraansii ga'ee guddaa qabu wantii f inshuraansiiwwan kan biritaaniyaa of harkatti qabachuu qabu

Mana bunaa fi manneen nyaataa manneen kun jiraachuun isaanii biyya tokko keessatti ga'ee guddaa tapatu. Sunis humna namaa qaxaruu keessatti illee ga'ee guddaa qabu waan ta'eef kanaafimmoo manneen kanaa babal'inaan irratti hojjechuu qaba. Mootummaanis deeggarsa barbaachisu manneen kanaaf godhuu qaba.

qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa ragaaleen qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa mootummaan kan nuuf raggaasisuudha haa ta'uti malee namoon yeroo baay'ee immoo qabeenya wal lafaa fi manneen jireenyaa kanaa karaa seera aalaatiin yeroo saan fayyadamanii fi qabaatan ni argina

qabeenya lafaa fi maneen jireenya mirgi qabeenyummaa kana karaa mootummaatii kan raggaafamuudha haa ta'uti malee yeroo baay'ee qabeenyummaa kana maatii keenya irradhaanuu dandeenya dabatanis immoo maallaqa keenyanis qabeenya kana qabaachoo kannu bitachuu dandeenya

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanaan annan guruugaran kun uumishti aananii akka yeroo gabaabaa keessatti hin bannee fi hawaasa biraa ga'au godhu keessatti ga'ee guddaa tabatu kanaafu dunkaanota annan gurugan kara baballiisuudhaan mishawwan gara garaa anantikkusunuu yeroo dheeraafaakka tursiisuur godhu qabu binnee gachuu qaba.

dhiessii wanummataa dhieessii wanummataa gosa dumatu jira kunis hawaasni hunda gidduu galeeffachuudhaan hawaasa biraa akka ga'u kan gonajjetamuudha fakkeenya kan akka karaa bishaan ibsaa fikan kana fakkaatan ta'uu danda'a kunis hawaasni waloomaan kanitti fayyadamuudha

inshuraansii inshuraansii qabaachuun gahee guddaa qaba sababiin isaas namoonni yroosaan inshuraansiiwwan kanaa taajilawwan garaa garaasaan argatanni argina kunis faayidaa inni qabu irraa kan ka'eedha balaawwan garaagaraaraatso keessatti illee ga'ee guddaa tabata kunis hijiruuf jireenya lima namaa keessatti faayidaa guddaa akka qabuu argina

boondiiwwan boondii bituu faayidaa hanganan jedhamne biyya tokko keessatti qabaasabiinsaas namoonni qaaleensa jireenyaa yosaa muudate mootummaan yeruobaayyee boondii kanani maxxansa akkasumas immoo hawaasaaf gurgura kunis mallaqa kan hawaasaa sassaabuudaan qaaleensa jireenyaa sun akka sirreetu godha

Abaaqiinxaabawwanii fi butika tajaajilawwan kana biyya keenya keessatti wanta saffisaa guddachuu qaban keessa isaa tokkodha. Sababni isaas oomishawwan gara garaa arratti namoonni hirmaatan iddoo gabaa argachuun isaanii akka isaan oomisha isaanii dabalatan godhuu keessatti illee gahee guddaa waan qabaneef jechuudha. Kun immoo guddina dinagde biyyaa saffisa.

Baankii fi waldaan hojii gamtaa guddina dinagdee biyya tokkoo keessatti ga'ee guddaa kan qabaniidha. Sababiin isaas namoonni iddoo itti maallaqa isaanii buroof kuffataniidha. Dabalataaniis immoo carraawwan gara garaa iddoo itti argataniidha. Carraan kunis carraawwan liqii ta'uu danda'a. Namoonni carraa liqii argatanii kanaan yeroo isaanii jireenya isaanii fooyyeessu ni argina.

gurgurtaa meeshaanii mana iddoo kennatti gurgurtaawwan meeshaawwan garee garaa mana kessatti jajajlamnuutu gurguraba kunis namoonni garaa kanadhufuudhaan meeshaalesan barbaadan yeroo gabaabaa keessatti akkasaan argataniifitti faayyadama godhuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba kana keessatti immoo namoonni yeroo isaan garaar kana dhufanii bisaatan ni argina

dheessii wan ummataa dheesiiwwan ummataa kun koo seedoota jira kuni taraajila ilma namaa keessatti gahee guddaata bata sababinisaas dheessii wan ummataa yero baay'ee mootummaan kan xieffate dhiessuu wantoota hanqinna qaban jedhee irratti yaadu wanta'ef kana dheesiiwwan kan dabaluun immoo hawaasa faayyadou keessatti ga'ee qaba

giddugala gabaa giddugalli gabaa biyya tookissatti jiraachuun isaa faayyidaa heddoo qaba kuni bakka gurgurtaawwa hoomishaa garagaraati kunis namooni homishawwan gara gara irratti hirmaatan bakka gurgurtaa giddugalaa kan wargatan gara heddoo kanatti akkaf isaan fidataniif haala isaanii mijataa ta'euma

Oomishtoonni aannan gurguran kun oomishtummaa annanii osoo himbadiin hawaasa biratti akka dafee godhu taasisu sababein isaas namoonni garaka iddoo kana dhufuudhaan akka isaa inbitataniif akkasumas immoo meeshaawwan yeroo dheeraaf aannan qabee ni qabaatu wanti.

Dunkaanootn aannan gurguran kun jiraachuun isaanii oomisha amishtummaa annanni dabaluu keessatti ga'ee guddaa xaphatu sabarbiin saas annan tokko sonbadiin hawaasa biraan akka ga'uu bira gudhuu isaanii keessatti gahee guddaa waanqabaniif kanaf dunkaanota annan gurguran kana baallinaan ijaaruu qabna.

gurgurdaa meeshaalii mana iddoo kanatti gosawwan meeshaalii mana keessatti fayyadamma gosa idduutu jira namoonnis garee iddoo kana dhufata meeshaawwan isaan barbaadan bitachuu danda'u kunis jiruuf jireenya amanamaa keessatti ga'ee guddaa taata sababiinsaas namoonni jiraachuuf meeshaawwan kana tajaajjidaman wantaef

maddee gafaltii dijitaalaa maddii kafaltii dijitaala kun jirub jireenya hilmanamaa kessatti ga'ee guddaa taphatu kunis yeroo namaa fi una namaa qosachuu keessatt illee ga'ee guddaa qabawwan ta'e kanaafuun maddee kafaltii dijitaalaawwan kan babalinaa irratti hojjachuu qaaba unis immoo jirub jireenya hilma namaa kessatti ga'ee guddaa wan qabu

maddi kafaltii dijitaala'aa maddii kafaltii dijitaala'aa kun kafaltiiwwan gara garaa akkan u raawwannuutaasisa kunis namoonni gara mana baankii deemuunsorraan eegamiin bakkuma jiran ta'anii saa 2flkeessatti kafaltiiwwan biyya keessaas deebiiyyoo tahalaa akkasumas moo daddabarsawwa maallaqaa firaa fi antifilee ta'ee namoota birootiif daddabarsuu akkasaan danda'an godha

dhiheesiiwwan ummataa, dhiheesiiwwan ummataa kon mootummaan kan dhi'eessuudha haa ta'uti malee hammas yeroo hanqinawwan gara garaa biyya keenya keessatti yeroo isaa mudatan in argina kanaaf immoo mootummaan sirritti xi'eeffannaan hanqinnawwan kana dhiyeessuu irratti hojjechuu qaba namoota biraanis saffisaan ga'u qaba

boondiiwwan gosa hiddutajjira beyya akeenyakeessatti fakkiinyaaf umrii isaan irrati hundaa'uudhaan bakka sadeetti qoonnee laaluu dandeenya kan oggaa tokko gadii kan giddugaleessaa kasimasimoo yeroo dheeraa ta'u danda'a kunis turtiiwwan umrii isaan irrati hundaa'uudhaan dhalawwan garagaraa kan argamsisudha

mana bunaafi manneenyaataa namoonni yeroo baay'ee waliin ta'uudhaan mana bunaafi manneenyaataa kana yosaan bananii hojatan ni argina kuni tajaajilawwan hedduu kennu rakan kee maddagalii guddaa hangana hin jedhamne yeroosan argatan ni argina akkasumas immoo jireenya isaanii rosaan i jifatanii jiraatan ni argina

Boondiiwwan yeroo ammaa biyya keenya keessatti jiran keessaa kan beekamu boondii hidha haaromsa laga abbayyaa Itoophiyaati. Kunis namoonni yeroo walumaan ta'anii boondii kana bitanii yeroo isaan jaalala biyya isaanii agarsiisaan argina. Kunis waanta yaadamni akka ijaaruu danda'amu agarsiiseera.

Gabaa qinxaabawwanii fi butii dhaabatunni kuniin biyya tokko keessatti ga'ee guddaa xabatu sababiinisaas namoota oomisha isaaniitiif iddoo gabaa kennuuf akkasumas immoo namoota oomisha kan eemsachu barbaadan gara iddoo kanatti akka dhufani isaan bitatan kudhuu keessatti haala gaariin Kantaphata dhabatanis immoo galiiwwan garagaraa argamsisu irratti illee hin beekamu

qabeenya lafaa fi manneen jireenya kunni jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa tabatu sababbiimsaas qabeenya lafaa qabaachuu umisha umishtummaa dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa qaba akkasumas immoo manneen jireenyaa iddootti buqataa ilma namaa ti dabatanis immoo manneen kana kireeffachuun garii ggaraa irraa argachuu danda'u

Hoteelonni tajaajiloota garaa garaa of keessaa qabu. Fakkeenyaaf: tajaajila nyaataa fi dhugaatii, iddoo bashannanaa, iddoo ciisichaa (bakka bultii), akkasumas iddoo sochii qaamaa garaa garaa itti hojjetan of keessaa qabu. Kanaafuu, namoonni yeroo baay'ee gara hoteelota kanaa dhufuun ni bashannanu.

Giddugalli gabaa biyya tokko keessatti jiraachuun isaa hoomisha hoomishtummaa biyya sanii dabaluu keessatti akkasumasimmoo dinagdee biyyaa arifachiisaa fiduu keessatti illee ga'ee guddaa kan taphatudha. Kanaafu gidduugalawwan gabaawwan garagaraa dabaluun kan nurraa eegamuudha.

dunkaanota annan gurguran iddoo kanatti bu'aalii annaniif gosa garagaraatu gurgurama fakkeenyaaf kan akka baadduu, dhaadhaa fi aayituu, itittuu fi kankana fakkaatan ta'uu danda'a namoonnis womishawwan garagaraa annanii kana barbaadan garee iddoo kana dhufanni akkasaan bitataniif kanaana miijeessuudha

hooteelota baayinnaan biyya keenya keessatti in argamu haa ta'uti malee gahaadha jedhame hin yaadamu sababiin isaas faayidaan isaan hooteelooni qaban irraa ka'uudhaan kanaafu hoteelawwan hedduu biyya keenya keessatti ijaaruun faayidaawwan madda galii dabaluu keenya irraa caalaatti magaalli keenya akka bareedu godhu keessatti ilee gahee guddaa qaba

mana buunaa fi mannee nyaata iddoo kanaatti goosawwan goosa nyaata gara garaato gurguraam akkasumasimmoo bunii dhugaatiini jira namoonni immoo garaa kanaa dhufuudhaan akkaataa fedhiisaan irratt hundaa'uudhaan nyaatawwan goosa garagaraa iddootti soraanaa tadha labatanisimuu bona s barbaadan iddootti argachuu danda'aniidha

dunkaanoota aannan gurguran dunkaanoota aannan gurguran kun oomisha oomishtummaa aannan dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu sababiinisaas oomishtonno aananii osomisha isaai yeroo dheeraadhaf akka turuu fi akkasumas immoo hawaasa biraa dafee akka ga'uu godhuu kessatti ga'ee hanga nan jedhame taphatu namoonnis gara kanatti dhufuudhaan aannan hin bannee bitachuu danda'u.

giddugallii gabaa giddugallii gabaa biyya tokko keesatti jiraachuun isaa baddha galii biyyasanii dabalootaa sababiin isaas iddoo kanatti bittaaf gurgurtaawwan heddootu godhama waanteef mootummaan iddoo kanatti gibiraawwan hukaan taaksiiwwan gara garaa irraa funana kunis galii biyya dabaloo keessatti ga'ee guddaa qaba

inshuraansiin gosa hiduuta jira kunis inshuraansiin qabeenya keenya biinu jira kasumas imu inshuraansii fayyaa keenyaaf ta'uu danda'a inshuraansiin qabeenyaa qabeenya irraa balaawwan gara garaa ittisuuf nutaayaa jila kasumas immuu insuuraansii fayyaa ammoo dhibeewwan balaata isaa gara garaa hon mulata akka irraa yaalamnu godhu keessatti ga'ee qaba

ak grgurtaa konkolaataa iddoo kanatti gosawwan konkolaataa gara garaatuu gurburama fakkeenya konkolaataa manaa konkolaataa feewumsa akkasumas immoo konkolaataa ummata fee'uu ta'uu danda'a namoonni immoo kaataa feedi isaan irrattuu hin daa'uudha konkolaataa barbaa adaga'ee iddoo kana dhufudaai akka isaan bitataniif haala mijeessa

Bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti gosawwan konkolaataa gara garaatu gurgurama namoonnis biyyoota alaarraa gara biyyoota keessaa fiduudhaan yerosaan gurguran ni argina kunis maddhee gaiisaanii guddisuu keessatti ilee akkasumas immoo baay'ina konkolaataa biyya keenya guddisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.

Hoteelonni diinagdee biyya tokkoo keessatti ga'ee guddaa tabatu. Sababni isaas maddawwan galii gara garaa argamsiisu. Dabalataanis immoo namoota hojii hin qabneef yeroo isaan carraa hojii uumanii namoota hedduu qacaran yeroo isaan hojjisiisan ni argina. Kunis ga'ee biyye tokko kessatti isaan qaban kan agarsiisuudha.

gabaafi ginxabawwan iddoo kanatti gosawwan gara garaatoo gurguraamaa fakkeenyaaf kan akka h midhaan kana akka kafanaa kana akka kuduraafi fundraalei fi dabalatanis meeshaalei mana keessaaf akkasumasumaa rratti fayyadamnu ta'uu danda'a iddoo kanatti bakka tokkot waan argaamnu namoonni gara iddoo kana dhufuudhaan akka isaan argatanii biratan isaan godha

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanota annan gurguran kun bal'inaan ijaaruu qabna sababbiin isaas annan wanto yeroo gabaabaa keessatti baduu danda'uudha waanteef kunuun saannanii gahaa maluufi qabusan kennuuf immoo dunkaanota aannan gurguran kana bal'inaan ijaarree meeshaawwan yeroo dheeraadhaaf tursiisuu danda'u guutuufi qabna.

qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa qabeenyummaan kun namoonni yeroo baay'ee dhaaltumaan kan argatan immuu ta'u kasumaimmoo yeroo isaan hojatanii xaarani maallaqa isaanitiin qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa kanau isaan qabatan ni arginakunis jiruuf jireenya hilma namaa keessatti ga'ee guddaa qabu

Boondii hawaasnii hundi boondii bitachuu qaba sababiin isaas namoonni booruf-qabenya isaanii ittiin ol kaawwachuu keessatti ga'ee guddaa taphata waan ta'ef kanaafu namoonni yeroo waayyee boondii bitaatanioo isaan farkatti qabata in argina kunis ijaarsa biyya tokko keessatti illee ga'ee guddaa waan qabuuf.

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanon annan gurguran kun jiraachuun isaanii omishtii fi oomishtummaa annanii akka dabalu goodha kunis annan badin yeroo hawaasa biraatti akka ga'uu god keessatti ga'ee guddaa taphatu waanteef namoonnis iddoo dunkaanota kana dhufuudhaan annan gosa barbaadan bitachuu danda'u.

Inshuraansii gosa hedduutu jira; isaanis inshuraansii qabeenyaa fi inshuraansii fayyaa ta'uu danda'u. Namoonni yeroo baay'ee inshuraansii kanneen kan galmatan (bitatan), sababiin isaas balaawwan garaa garaa uumamuun miidhaan cimaan akka nurra hin geenye ittisuu keessatti gahee guddaa waan qabuufi.

Boondiwwan qaama mootummaatiin kan maxxanfaman malleen hawaasa irraa maallaqati sassaabamuudha innis maallaqawwan sassaabuun isaa qaala'insa jireenyaa biyyasan keessatti akka hin muudanne kan immoo yoo mudates malleen itti sirrressinu keessaa isa tokkoodha kanaaf yeroo baay'ee hawaasni boondii ni bitu.

shuraansii shuraansiin yeroo ammoo balawwan garagaraasa muddatan beenyaa kafadhaan kan beekamuudha kunis fakkeenyaf qabeenyawwan garagaraa kanaka konkolaataafaa wolitti bu'ee yeroonni beenyawwan garagaraa namoota midhamaniif yeroo kafaluu ni argina

Hoteelota hooteelonni tajaajilawwan hedduu kennuun beekama kunis kan akka nyaataa kan akka dhugaatii iddoo ciisichaa akkasumas immoo iddoowwan bashananaa kan namoota guddaas ta'e kan ijoollee of keessatti qabata wan ta'eef namoonni yeroo baay'ee maatii isaanii faanaa gara hooteelota kana deemanii yeroo isaan bashannanan ni argina.

madda kaffaltii diijitaalawaa maddi kaffaalti diijitaalawaa kun akkuma faayidaas qabu midhaawwan garagaraas ni qaba sababiin isaas namoonni itti fayyadama isaa wallaalurraa kan ka'e yeroo isaan daddabarsawwan maallaqaa gara namoota birootti yeroosaan raawwatan argina kunis immoo midhaa namoota gara gararraa geessisaara

Maddi kaffaltii dijitaala'aa maddi kaffaltii dijitaalola'aa kun yeroo ammaa biyya keenya keessatti saffisaa kan guddachaa dhufeedha kunis namoonni ilaalchi isaan qabanirraa kan jijjirameh akkasumas immoo faayyidaa iti qabu rraa kan ka'ee dha faayidaainis humna namaa qusachuu fi akkasumas immoo yeroo namaa qusachuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba.

hooteelota yeroo ammaa sagantaawwan adda addaa biyya keessas ta'ee namoota dhuunfaatiin iddootti hooteelota kanatti yoosaan gaggeessa ni argina kunis tajaajilni hooteelii kennu irraa kan ka'edha fakkeenyaaf namoota garasatti argamaniif kan akka nyaata dhugaatii fi sagantaawwan adda addaa gaggeessuun beekama

Boondiiwwan gosa hedduutu jiru. Isaanis: boondiiwwan yeroo gabaabaa, boondiiwwan yeroo giddu-galeessaa, akkasumas boondiiwwan yeroo dheeraa jedhamanii bakka sadiitti qoodamu. Akkaataa umrii isaanii irratti hundaa’uun bu'aan (interest) isaan irraa argamu ykn kaffaltiin isaanii wal-caala; haa ta'u malee, faayidaan isaan irraa argamu garagara.

dunkaanotaannan gurguran asitti bu'aalee annanii gosa ggaraatu gurgurama fakkeenyaaf kan akka dhadhaa baadduu itiittuu aayituu fi bu'aalee kan biroo jiraachuu danda'a namoonnis gara iddoo kanaatti dhufuudhaan annan qulqullinnaa fi annan hin bannee iddoo kanaa dhufanii bitachuu keessatti ga'ee guddaa taphata

hooteelota hooteelonni tayaajilawwan hanganna jedhamne kennu kunis dhalii namaa sagantaawwan garagaraa kopheeffachuu barbaade gara iddoo kanatti dhufuudaan akka gieffa akka gireeffatee sagantaawwan garagaraa kkanni gaggeessuuf haala miijeessu kunis sagantaawwan kan akka gaayilaa guyyaa dhalotaafa ta'uu danda'a

dheessiiwwan ummataa, dheessiiwwan ummataa kun mootummaan wantoota hanqina biyya san keessa jiran irratti xiyyeffachuudhaan hawaasa kanaaf dhiyeessiiwwan kana yeroo dhi'eessu ni argina kunis hanqina mudatessan furuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata. kanaafu mootummaan sirrittiti cimee dheessiiwwan kana hawaasa kanaa biraan ga'uu qaba.

Inshuraansiin dhaabbata yeroo dhi'ootti beekkamaa dhofeedha. Kunis tajaajila mirkaneessuu irraa kan ka'ee dha. Sababbiin isaas balawwan garagaraa kan namtolchees ta'u kanumamaa addunyaa kan irratti muddachaa jira haa ta'utti malee inshuraansiin kun.

giddugalli gabaa giddugalli gabaa jiraachuun isaa kun namoota bitaaf gurgurtaa raawwatan iddoo tokkotti akka isaan dhufan godha kunis namoon oomisha isaanii oomishan gara iddoo kanatti fidatu namoonni bitachuu barbaadani gara iddoo kana dhufuudhaan wantoota isaan barbaadan filatanii akka isaan bitataniif haala miijeessa

Hooteelonni yeroo ammaa tajaajilawwan gara garaa kennuun beekamu. Kanaaf namoonni yeroo isaan bashannanuuf yaadan hoteelota kana bira dhufuudhaan tajaajilawwan gara garaa argatu. Kunis iddoowwan bashannana namoota gurguddaa fi daa'imman qaba waan ta'eef namoonni maatii isaanii faana dhufanii gara iddoo kanatti akka isaan bashannananiif haala miijeessa.

inshoraansii gosa hiddutu jira inshuraansii fayyaa keenya ta'uu danda'a inshuraansii qabeenyaa ta'uu danda'a kunis midhaawwan garagaraa qabeenyaa fi akkasumas immoo dhibeewwan garaa garaa yoon mudhate akka iraa yaanlamnuu fi akkasumas immoo qabeenya keenyas balaawwan garaagaraaraasu keessatti ga'ee guddaa qaba

gidduu gala gabaa giddugallii gabaa bakka tokkotti jiraachuun isaa jiruu fi jireen ilma nama keessatti ga'ee guddaa taphata kunis humna namaa fi yeroo nama qosachuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba waan ta'ef kanaafu namoonni galteewwan gara garaa jireenya isaatif barbaachisan iddoo gidduu gala gabaa kanatti iddoo itti argatuudha

inshuuraansii inshuuraansii hingoosa hidduutu jira fakkeenyaaf kana qabeenya keenya abbiinnuu akkasumas immoo fayyaa keenya abbiinnuuf jira kunis immoo namoonni yeroo amma biyya keenya keessatti kan baratamaa dhufe inshuuraansii fayyaati kunis dhibeewwan gara-garaasaa mudata gara mana yaalaa deemudhaan inshuuraansii kanaan haala salphaata akkasaa yaallamaniif haala mijeessa

inshuraansin yeroo ammaa dhaabbata guddaakan baballachaa dhufeedha sababbiin isaas ilaalchi namoonni shuraansiif qaban jijjirameera sababbiin isaas miidhaawwan gara garaa hin yaadamne yeroo ga'u namoonni inshuraansii kana qabachuun akka wobii gaafa raakoooti jedhanii waan yaadaniif

Maddi kaffaltii dijitaalawa maddeen kafaltii dijitaalaaa kana bal'inaan irratti hojjechuu qaba. sababiin isaas faayidaa hangana jiran ilma namaatiif qaba waan ta'eef . kunis namoonni iddoo tokko gara iddoo tokkoo deemuun osoo hin barbaachisin bakkuma jiran ta'ani kaffaltiiwwan gara garaa isaanii keessatti raawwachuu waan isaan dandeechisuuf.

madda kafaltii diijitaala'aa kun gosa hidduti jira kunis namoonni kan bilbilaal isaaniitti maluma isaanii ta'anii kafaltiiwwan garagarai addunyaatis ta'ee biyyoota biraa irratti raawwachuu danda'u akkasumas immoo namoota rakkatanniif rakkinna isaaniittiif akka dafee oluun kuudha sababiin isaaf sa'a 20f hojesawwantiif

giddugaala gabaa giddugala gabaa kanatti iddoo hol jijjira meeshaawwan gara garaati namoonni biritachuu barbaadan gara iddoo kana dhufu akkasumas immoo namoonni oomisha isaanii gara garaammoo gara kana fidachuudhaan daldaltootaaf gurguruu fokkaan immoo kallattumaan immoo namoota fayyadamoo biraan ga'uu illee niilaala

bakka gurgurtaa konkolaataa kun jiraachuun isaa faayyidaa heddu qaba sababbiini isaas konkolaatawwan biyya keenya keessa dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa tabata waanta'ef namoonnis iddoo gurgurtaa konkolaataa kun jiraachuun isaa haama salphaatai gara iddoo kanatti deemuudhaan akka isaan bitatanii konkolaataa kana qabatan godha.

maddii kafaltii dijitaalawaa. maddii kaffaltii dijitaalawaa kun jiraachuun isaa namoonni akka hannaaf hin saaxilamne isaan gochuu keessatti ga'ee guddaa taphata sababbiin isaas maddi ka falti dijitaalawaa kun jiraannaan namoonni maallaaqa baatanii iddoo tokko gara iddoo tokkotti socha'uu nii dhaabu wante'ef

Dunkaanota aannan gurguran kana birratti bu'aalee annanni gosa garagaraatu jira fakkeenyaaf kan akka dhadhaa, baadduu, itittuu, ayetuu fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Namoonis gara gara dhufuudhaan akkaata ana bu'aalee barbaadanin akka isaan bitataniif kan miijeessuudha.

dhunkaanota annan gurguran dunkaroon annan gurguran oomisha oomishitummaa annan dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabatu sababeen isaas namoonni oomisha annan irratti hirmaatan iddoo gabaa anan isaanitti gurguraasanii wargatan oomisha isaanii gara kanati fidachuudhaan okaan imoo caalumaaxa akka isan dabalanii omishan gudhu keessatti illee ga'ee guddaa qaba

Giddugallii gabaa biyya tokko keessatti jiraachuun isaa faayyidaa guddoo qaba. Kunis oomisha fi oomistummaa biyyoota isanii dabaluu ta'a. Sababbiin isaas namoonni oomisha isaaniif iddoo gabaa argatan yoo ta'e oomisha isaanii caalmaatti akka isaan oomishaniif gara iddoo gabaa kana dhiyeessanii gabaa kanaatti gurgurataniif isaan gargaara.

Hooteelota hooteelonni tajaajilawwan garagaraa of keessaa qabu fakkeenyaaf kan akka dhugaatiiwwan garagaraa nyaatawwan gosa adda addaa iddoo cisichaa iddoowwan ara galfiiwwan garagaraa of keessaa qaba kanaaf namoonni biyyoota keessaa akkasumas imoo biyyoota alaa gara hooteelota kana dhufuudhaan ni bashannanu.

dunkaanota annan grguran dukkaanoota annan gurguran kanatti namoota hedduu warritti dhuffuudaan yeroo isaan oomishaa naanii kana bitaaniiruisaan aawaasa biraan ga'a ni argina kunis jiruuf jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti faayyinaa hedduu qaba dabalataanis immoo galiiwwan isaanii dabaloo keessatti illee gahee guddaa taphatiira

gabaaqiin taawubanii fi butika iddooganaata haajilamuun gosa garaegaraatu hilmanamaatuuf kennama kunissi namoonni gara kanadhufuudhaan kana akka barbaadan fakkeenyaaf kngosa midhaanii ta'uu danda'a gosawwan gudraalii fururaalii kana akka kafanaa fi akkasumas immoo meeshaaleew waen garaegaraa iddootti argatanii i bitataniidha

mana buunaa fi mannee nyaata yeroo amma baayyinaan biyya keenya keessatti tanargamaniidha konnis namoota hojiin qabniif yeroosaan hojii umanii tajaajilawwan gosa garagaraa yerooisaan kennaa ni argina kunis tajaajila gosa nyaataa garagaraa ta'uu danda'a

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanonni aannan gurgran kun jiraachuun isaanii oomisha oomishtummaa annanii kessatti ga'ee guddaa tapata sababbiin isaas annan wanta yeroo gabaabaa keessatti baduu danda'uudha haa ta'utii malee meeshaatti tursisan akkasumas immoo hawaasa biraan dafane waan ga'aniif dunkaanonni kun bu'a hangann jedhamne gurgurta annan keessa qabu.

Dukaanonni aannan gurguran jiraachuun isaanii, oomishaa fi oomishitummaa aannanii dabaluu keessatti gahee guddaa taphatu. Sababiin isaas, namoonni oomisha aannanii irratti hirmaatan iddoo gabaa waan argataniif, oomisha isaanii gara dukaana kanaatti dhiheeffatanii madda galii garaa garaa irraa argatu.

Inshuuraansiiwwan, inshuuraansiiwwan gosa hedduutu jira. Kuni tajaajilawwan gara garaa nuuf kennu. fakkeenya balawwan gara garaa hin eeggamne gara fulduraatti qabeenya keenya darbee fayyaa keenya irratti illee akka hin dhaqqabne yookaan immoo midhaa san irraa akka dafnee dandamannuuf kan nu godhan keessaa isa tokkodha.

dhiyesiiwwan ummataa dhiyeesiiwwan ummataa kun gosa hedduutu jira fakkeenyaaf dhiyeesiiwwan gosa midhaan garagaraa ta'uu danda'a akkasumas immoo nyaatawwan hanqinna biyya tokko keessatti jiraniif mootummaan kan dhi'eessu ta'a dabalataanis immoo mishaawwan garagaraanis hawaasa biraan ga'uuf dhieesiiwwan mootummaa kanaan kan dhi'aataniidha

mana bunaa fi mannei nyaata iddoo kana tajaajilawwan garagaraa tokeennamaa kunis fakkiinyaaf nyaatawwan gosa garagaraa ta'uu danda'a dabataanisimmoo dhugaatiin bunis iddootti gurguramuudha namoonnis gara iddoo kana dhufuudhaan gosawwan nyaata isaan barbaadan akka saan argataniif haala mijeessa

knoaata bakka gurgurtaa konkolaataawwan goosaa konkolaatawwan hedduu kan argannuudha fakkeenyaa konkolaataa manaa konkolaataa hawaasa geejibu konkolaataawwan midhaan haamani fi kan qotan akkasumasmoo ijaarsawwan garagaraa keessatti illee konkolaatawwan itti fayyadamu iddootti argannuudha

boondiiwwan yeroo amma biyya keenya keessa jiran keessaa fakkiinyaaf kaniidha laga abayyaati kunis namoonni wajjiin ta'anii yeroo isaan boondii kana bitan ni argina kunis faayidaa ofiisis ta'ee biyyaafis guddaa gumaachuu danda'eera

Dhiyeessiiwwan uummataa:Dhiyeessiiwwan uummataa kun qaama mootummaatiin immoo qaamota biraatiin hawaasa biraan ga'uuf waanta hojjetamudha. Kunis hawaasa tajaajiluu keessatti ga'ee hangana hinjedhamne qaba. Sababbiin isaas waantota hanqina qabanidha. Yeroo baay'ee dhiyeessiiwwan uummataa kana biraan kan ga'amaa jiru.

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kanatti gosawwan konkolaataa hedduutu argama fakeenyaaf konkolaataa midhaan haamuu ta'uu danda'a konkolaataa lafa qotu konkolaataawwan daandiiwwan ijaarsa kan ijaarsawwan biroo ijaaruufi tajaajilan ta'uu danda'a kuniis immoo konkolaataawwan kan bakka tokkotta akka argannuuf haala mijissaa

giddugala gabaa giddugala gabaa kanatti galteewwan kosa garaa garaatu gurgurama namoonnis gara eddoo kana dhufuudhaan waan isaan barbaadan akka isaan argataniif bitatanii galan karaalee miijeessuudha. kana keessatti illee jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphata.

Inshuraansii, Inshuraansii fayyaa wanta baay'ee faayidaa qabuudha . sababbiin isaas namoonni yeroo baayyee osoo inshuraansii kana hin qabaatiin dhibeewwan garaagaraas saaxilamanii hamma lubbuun isaanii darbu argina. kunis hamma dandeetti kafaluu dadhabu irraa kan ka'eedha.

Mana bunaa fi manneen nyaata, manneen kun jiraachuun isaanii faayidaa hedduu dhala namaaf qabu. Sababbiin isaas dhiyeessiiwwan nyaata gosa gara garaa akka jiraatu godhuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata. Namoonnis gara kana dhufuudhaan akka soorratu isaan barbaadaan akka argataniif haala mijiissu.

duunkaanoota annan gurguranlukaayoon annan gurguran kun namoota hojii dhabeeyyidhaaf yeroo isaan carraa hojii banan ni argina kunis namoota oomishtoota irraa annan bitanii gara namoota fayyidamtoota biraan akka ga'aniif haala mijeessa duukanatti bu'aalee garagaraa irraa argatu yeroo isaan daldala kanagaggeessa

Dunkaanota Aannan gurguran:-Dunkaanonni Aannan gurguran kun oomishaafi oomishtummaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphataniiru. Kunis jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa kan taphatudha. Maaliif yoojenne; Namoonni oomishtummaa Aannanii kana gara iddoo kanaatti fidachuudhaan akka isaan gurguran godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

qabeenya lafaaf manneein jireenya yeroo bayyee dhaaltummaan kan argannuudha haata'oti malee namoon yerooisaan maallaaka isaanitiin immoo lafawwan garaa garaa yroosaamitaanii qabeenyummaasaanii makarreeffatan akkasumasmu manneein jireenyaa yeerooisaan ijaaratan in argina

inshuraansii inshuuraansiin gosa hidduttu jira inshuraansii qabeenya akkasumas immoo inshuraansii fayyaa namaa ta'uu danda'a namoonnis yeroo baa'ee inshuraansii fayyaa kana irsaan bita ni argina kunis dhibeewwan garagaraa hanga lubbuu namaa darbutti hangeessuttu jira haa ta'uoti malee dhibeewwan kanraakka dandamannif akka yaallamuu lugudhu kessatti ga'ee waan qabuuf inshuraansii kana n bitatu

ukaanoota annan gurgura iddoo kanatti galteewwan annanukaan bu'aalii annannii gusa idoota gurguramafakkeenyaaf kana kanadhaa baadduu fi kan kana fakkaatan ta'u danda'a namoonnis bu'aalii anannii barbaadan kan iddoo kanatti akkaisaan dhufan argataniif haala ka miijessuudha dhabatanis immoo warroon annani momishaan iddoo kanatti akka gurgurataniif haala miijeessa

abaangitii waldaa wajjiin gamtaa dhaabbanyi kun tajaajila faayinaansii biyya keessa tokko keessatti ga'ee guddaa tabada sababnisaas namoonni akka liqqiaaf qusannaawwan gara garaa karaa fayyadamanii fi akkasumas immoo qabeenya isaanii akkameti akka qabaachuu qabanii fi borfolkaawwachuu qaban karaa haala techisawwantiif

qabeenya lafaa fi manneen jireenya qabeenyawwan kana qabaachuu jireenya lma namaa keessatti ga'eguddaa tabatasababeinisaas lafa qabaachuu mishawwan garaagaraa koomishnee gabaaf dheessinu keessatti ga'eguddaa qaba akkasumasmoo manni jireenyaammoo ddootti baqata lub2ti

dhiheessiwwan ummataa. dhiheessiiwwan uummataa kun mootummaan sirritti wantoota hanqina qaban eenyuu bira ga'uu qaba kan jedhusan sirriitti qoarannoo gadi fageenya qorate hawaasa kana biraan ga'uu qaba sababiin isaas yeroo baay'ee dhiheessii wan ummataa kun namoota dhuunfaatti yeroonni qisaasa'u ni argina waanta'eef

Hooteelota, hooteelonni tajaajila hedduu of keessatti qabatu. Kana akka fakkeenyaaf kan akka nyaata dhugaatii, iddoo bashannanaa garagaraatu qaba. Kunis namoonni yeroo baay'ee maatiiwwan isaanii faana ta'anii gara hooteelota kana deemuun yeroo bashannana in argina. Kunis daa'imman isaaniitiif ta'ee namoota gurguddaaf iddoo bashannanaa garagaraa qaba waan ta'eef.

boondiiwwan omriisaa irratti hundaa'uda bakka sadiitti qoonni tadu dandeenya fakkeenya boondii yeroo gabaabaa kan jennu tortiin omriiisaa tk gadi boondii idduugaleessawaggaa tortiin waggaa isaa waggaa tkko aga waga 1dtti boondii yeroo dheraa kan jennuu immoo waggaa 1dnifi sali'ol ta'uu danda'a

inshuraansii qabaachuun akka wobii gaafa rakkooti. sababiinsaas midhaawwan garagaraa boruu nurra ga'uuf beenyaa yookaan immoo akka irraa dandamannu nu godhu keessatti ga'ee guddaa xaphatawwan ta'ef kanaafuu inshuraansii qabaachuun wanta faayidaa qabeessadha.

inshuuraansii bitachuu wani ajajabeeffammu qabuudha saabbiinisaas faaydaa hangana jedhamne qaaba maalif hojinni balawwan gara garaa jiruuf jireenya ilmanamaa kessatti muddachuu danda'a kanaaf immoo namoonni akka saanraa dandabadannifi midhaacimaa kanraangeessee gochuu kessatti ga'ee guddaa qaba wantaif

Biyya keenya keessatti namoonni yeroo baay'ee inshuraansii fayyaa bitatanii ni argina. Kunis balaawwan garaa garaa lubbuu namaa galaafatan irraa ittisuu fi yeroo dhibee garaa garaatiif saaxilaman gara mana yaalaa deemuun wabii kanaan yaalamuu akka danda'an taasisa. Kanaafuu, inshuraansiin kun yeroo rakkoon fayyaa qunnamu tajaajila yaalaa argachuuf gahee guddaa qaba.

baankii fi waldaa wajjii gamtaa baankiifi waldaa wajjii gamtaa kun jiraachuun isaa 22 biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taatasababeensaas hawaasin tokko akka maallaqa isaa quusatuufi akkasumasmoo i caarra wandhiqaa gara garaa kkaraargatu ni godhu dabataanis moo haalatti qabinya isaanitti in bulfatanis kan gorsuudha

Hoteelota:-Hoteelonni tajaajila hedduu kennu. Kana keessaas iddoo itti namoonni bashannanan keessaa inni tokko kan ta'e iddoo itti bishaan daakan ta'uu danda'a. Kunis wantoota ilma namaatiif barbaachisan yookaan immoo daakuu barbaachisan hunda kan guuttatedha. waanta'eef namoonni yeroo baay'ee gara kana dhufanii yeroo isaan shaakalaniifi bishaan daakan ni'argina.

Dhiyeessiiwwan uummataa. Dhiyeessiiwwan uummataa kun karaa mootummaatiin kan dhi'aattudha. Kunis hawaasa hunda tajaajiluu keessatti ga'ee guddaa taphata. Haa ta'utii malee namoonni yeroo isaan qabeenya akka ofitti yeroo isaan oolchan in argina. Kun immoo wanta sirrii hin taanee fi hawaasa hunda fayyaduu keessatti gahee hin qabuudha.

Giddugala gabaa: Giddugala gabaa kanatti galteewwan garagaraa ta'u gurguurama fakkeenyaaf kan akka gosawwan midhaan ta'uu danda'a kan akka kuduraafi fuduraalee garagaraa ta'uu danda'a dabalataanis immoo wantoota jiru jireenya ilma nama barbaachisan kan akka kafanaa kophee akkasumas immoo nyaatawwan adda addaas ta'uu danda'a.

gaba qinxaboowwanii fi butika iddoo kana tajaajilawwan garagaraa ilma namaa barbaachisan heddutu gurgurama fakkeenyaaf kana akka kafanaa ta'uu danda'a kan akka gosawwa midhaanii kudaraaleef muduraaleefi dabalataanis wantoota namoonni meeshaawwan garagaraatti fayyadamanis iddoo kanatti argachuu danda'u.

qabeenya lafaa fi manneen jireenya qabeenya wwan kana qabaachuunf jireenya ilma lamaa keessatta ga'eeguddaa qabaa sababbiin isaas namoonni qabeenya lafaa kanairra humisha iwwan garaagaraa isaan humishaniifi akkasumasimuu manneen jireenya kana yeroo isaan kireessanii fi yeroo isaan gurguraa ni argina

hooteelota hooteelonni tajaajilla hedduu kennu tajaajilla isaan kennan keessaa akka nyaata dhugaatii hiddoo ciisichaa iddooba shanalawwan garagaraa ta'uu danda'a kanarraa kan darbeessi immoo akka maddagalii biyya tokko keessatti illee ga'ee guddaa kan xaphtaniidha dabataanis immoo caarraa namoota hedduuf ni'u

Giddugala gabaa, giddugalli-gabaa kun galteewwan gosa garagaraa kan dhala namaa barbaachisan iddoof keessatti kan qabatuudha. Akkasumas immoo wal jijjiirraa meeshaawwan garagaraa namoonni iddoo kana dhufuudhaan akka isaan raawwataniif kan gargaarudha. Kunis namoonni wan isaan barbaadan akka haala salphaan akka isaan argataniif kan gargaadha.

dhieesiiwwan ummataa dhieesiiwwan ummataa kun karaa mootummaatiin kan dhihaatu ta'u kunni hanqewunawwan garagaraa hawaasaa keessatti muddatanii furuu keessatti illee bihee guddaa tabata kanaafu mootummaan dheesiiwwan akkanaa siritti xi'eeffannaan akka hawaasa biran ga'uu hojjechuu qaba

Dunkaanota annan gurguran iddoo kanatti bu'aalee anna gosa garagaraatu gurgurama fakkeenyaaf kan akka dhadhaa baadduu itiittuu ayitu fi kan kana fakkaatan ta'u danda'a namoonnis gara iddoo kanan dhufuudhaan bu'aalee annan barbaadan akkaisaa bitataniif haala kan mijeessuudha.

Inshuraansiin dhaabata yeroo ammaa biyya keenya keessatti saffisaan guddachaa dhufeedha. sababiin isaas namoonni ilaalcha inshuraansiif qaban jijjiramee akkasumas immoo fedhii inshuraansii bitachuu dabalaa waan dhufeedha . kunis sabab balaawwan garagaraa ilma namaa keessatti muddachaa dhufuurraa kan ka'eedha.

dhesii wanummataa dhieesii wanummataa kun tajaajila hawaasa hundabiraan ga'uuf kan kaayyeeffetamee dha haa ta'uti malee namaon yeroo isaan faaydaa dhuunfaa isaaniitiif yeroo isaan olcha in argina kun immoo wanta sirri hin taaniidha kanaafu mootummaan namoota wantoota akkanarraa hojetan akka tarkaaf fiirratti fudhachuu a

hoteelota biyya keenya kiissatti gosa hiduutu jira isaanis hoteelawwan xiqqaarra haka hootelota gulguddaatti jira haa tahotii malee namoonni hoteela kanatti aaajilaman namoota maallaqa-qabanii akkasumas immoo namoota hunda gidduu kan galeeffatee mti kanaaf immoo namoonni yeroo isaa baa'ee qabeenya isaanitti agarsiisan hoteela kanatti dhufanii yeroo saan bashaain arginna

mana bunaa fi mannii nyaata manneen kun jiraachuun isaanii yeroo baay'ee biyya tokko keessatti ga'ee guddaotta ni argina kunis namoota hedduu hojiiin qabnef hojii manii akkasa yoosan daajilawwan garagaraa kennan ni argina kunis wanta jajjabeeffamu qabu fi cinaa dhaabachuu qabnuudha

maddii kalafalti Dijitaala'a maddii kaafaltiti ijitaalu'aa kun jiraachun isaa jiruf jireenya hirma namaa keessatti ga'ee guddaa tapateraa. sababiimsaas namoon iddoo tokko taanii garee doo tokkoo kanmoo biyyuuma tokko gara biyyuu tokkoti daddabarsa maallaqaa fi bittaaf gurgurtaa hedduu raawwachuu danda'u kunis immoo yeroo namaa fi humna namaa qusachuu keessatti illee gahee guddaa qabu.

hooteelota yeroo ammaa namoonni yeroo isaan filannoo isaanii taasisaan ni argina kunis sagantaawwan gara garaa isaan qopheessan iddoo kanatti hoteelawwan kana kireeffachuudhanaa sagantawan garaagaraa gaggeessan nI argina kunis tajaajilawwan hedduu hooteeloonni waan of keessaa qabatanidha kunis kan akka nyaata dhugaatiifi kan kana fakkaatan

Dhiheesiiwwan ummataa kun gosa hedduutu jira. kunis fakkeenyaaf kan akka karaawwan ta'u danda'a konkolaataanitti deemu akkasumat imu namoonni geejiba isaanii akkasaam saffisaan iddoo tokko garae idoo tokko akkatti deeman kan godhuudha kunis namoonni hundi walqixummaan kan tajaajila kan irraa argataniidha

boondiiwan bituun hawaasa biratti wanta amaleffatamuu fi jajjabeeffamuu qabuudha sababbiin isaas boondii malleen qabeenya keenya boruuf olkaawwanuu keessaa isa tokkoodha dabarataanis immoo dhalawwan garagaraa boondiin kennu kana irraa argachuu dandeenya.

Baankiitii waldaa wajjii gaamta dhaabbatootni kun ga'ee mataa isaanii biyya tokko keessatti kan qabataniidha. Sababbiisaas namoonni akka maallaqa isaanii qusatan akkasumas immoo caarraan wan liqaawwan gaagaraa argachuudhaan akka umishaa ummistummaa isaanii dabalani guddina biyyaa arifachisaatii akka fidanii godhuu keessatti ga'ee guddaa qabu.

Inshuuraansii tajaajiiilli insuuraansii qabu irraa kan ka'e namoon roosaan inshuraansiiwwan fayyaa bichatan ini argina kunis balaawwan garagaraakaan dhibeewwan garagaraa namni isaa muddateef akkasaan irraa dandafanii dandamatan akkasumas immoo akkasaa yaallamanii gochuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf.

Gurgurtaa meeshaalee manaa iddoo kanatti argaa jirru kun gosawwan meeshaalee garagaraa mana kessatti fayyadamnu iddoo itti argannudha. Kunis jiraachuu isaa ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphata sababbiin isaas meeshaaleen gara garaa isaan barbaadan gara iddoo kana dhufuudhaan akka i saan argataniifi tajaajilaman godhuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata waan ta'eef.

giddugallii gabaa giddu-gallii gabaa kun jiraachuun isaa guddiin ididee biyya takkoo akka tabpisu godha kunis namoonni wan ta'uu misha isaanii gara gabaa kanatti fidhatani akkaisaan gulgulaan godhuu keessatti illee shoroolaanaa taphata namoonnis bitachu barbaadan gareeeddoo kana dhufuudhan akkaisaan bitataniif haala miijeessa

hooteelota hoteeloonni tajaajilawwan heddooof keessatti qabatu kunis tajaajilawwan kan akka nyaataa dhugaatii iddoo bashananaa akkasumasi mmoo iddo cisichaa ta'uu danda'a dabala taaniis immoo iddootti ijoolleen bashananii namoonni gurguddoon immoo ispoortiiwan garagaraa iddoottiin hojjatanis in argama

madde kafaltil ijitaalu'aa madde kafaltili ijitaalu'aa kon jiraachuun isaa kun faaydaas qabu miidhaawwan garaagaraas keessara sababein isaas namoonni dogogora xiqqoirraa ka'uudhaan yeroo isaan kafaltiiwwan namoota barbaadannef sontaane gara namoota barbaadannei yeroo ergamuttu jira

Boondii bituu wanta jajjabeeffamuu qabuudha. Sababbi isaas namoonni n mallinni isaan qabeenya isaanii boruuf itti wal kaawwatan keessaa isa tokkoo dha kunis yeroo gabaawaa kessatti akka isaan maallaqa isaani qisaaseessine gochuu keessatti illee ga'ee guddaa tabata dabara isaaniis immoo faayidawwan garagaraa argama.

baankii fi waldaa waajjiira gamta'a dhaabbanni kun talaajila guddaa kan qabudha sababbeensaas namoot caarraa qusannaa fi liqiidootti argataniidha dablatanisimuo akkaataa qabeenya isaanii boruufittiin olchatanokaan immoo qusatan kan barsiisudha wantaef hawaasa biratti gahee guddaa qaba.

boondiiwan yeroo ammaa hawaa sineroo baayyinaan yeroonni bitee harkatti qabatu in argina kunis namoonni maallaqa isaanii borufolkaawwachuu fi akkasumas immoo faayidaawwan garagaraa boondii kanaarraa itti argataniidha kanarraa ka'uudhaan namoonni yeroo isaa maatii isaanitti fillee bitan in argina

Inshuraansii, inshuraansii fayyaa qabaachuun ga'ee guddaa qaba. Sababbiin isaas namoonni dhibeewwan garagaraa fakkataan isaatti saaxilamu. Haa ta'uuti malee yeroo isaan saaxilaman kanatti danda'ani kafaltiiwwan garagaraa kafaluun hin danda'ani waan ta'eef haga lubbuun isaanii darbuu danda'a. Haa ta'uuti malee insuraansii kana namni qabaatee haala salphaan akka isaan yaalaman godha.

bakki gurgurtaa konkolaataa kun jiraachuun isaa gahee guddaa ilma namaa keessatti abataa sababbiinisaas hoomishtonni namoonni konkolaataa hoomishaan irratti hunda'al bakka gurgurtaa konkolaataa kan argachuun isaanii hoomisha isaanii caarmatti dabalani akka hoomisha kana gabaaf dhi'eessan godhuu keessatti illee gahee guddaa qaba wanteef

Mana bunaa fi manneen nyaataa: Manneen kun jiraachuun isaanii faayidaa hanganan jiramne biyya tokko keessatti qabuf fakkeenyaf namoota hojii hin qabnef hojii uumuu akkasumas immoo galiiwwan garagaraa mootummaaf argamsisu kunis mootummaan gibirawwan garagaraa manneen kanirraa funaana wantiif

gurgurtaa meeshaalii mana iddoo kanatti gosawwan meeshaalii gara garaatu gurguramma kunis oomistonni misha isaanii gara iddoo kanatti fdannii akkasaan gurguranii fi kasumas immoo namonni bitachuu barbaadan gara iddoo kanatti dhuufani akkaisaan imtataniif haala kan miijeessu dadabarataanis immoo meeshaawwan gara garaas iddoo kanatti argachuu danda'inn

maddee kafalti maddee kafaltii dijitaala'aa kana baalinaa irratti hojjechuu sabniisaas oomna namaa feeroo namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa tabata fakkeenyaaf dadalaan tokko iddoo tokko ta'ee gara doobiraatitti wantoota inni barbaada bitachuu danda'a kunis kafaltiisaa karaa dijitaalaa kanaan kafaluu danda'a

Hooteelota yeroo ammaa abbootiin qabeenya hoteelawwan gurguddooraisaan ijaara in argina kunis maddagalii biyyasanii fi akkasumas immoo isaaniif illee dabaluta tana keessatti immoo namoota hojiihin qabne qaxaranii hojissu keessatti illee ga'ee hanganan jedhamne biyyaa namootaaf qaba.

gurgurtaa meeshaalee manaa kun gosaa iddoof keessaa qabaata kunis ajaajilawwan mana kessatti fayyadamnu kan tajaajidaniidha fakkeenyaaf kan akka nyaatawwan gaara garaatti qopheessuuf akkasumas immoo namoonni iddooti cisichaa iddootti ta'an fi dabalataanis immoo ga'ee guddaa kan qaban ta'uu danda'a mana keessatti

Gidduu gala gabaa:-Iddoo kanatti galteewwan garaa garaa ilma namaatiif barbaachisan iddoo itti gurguramudha. Kun fakkeenyaaf kan akka nyaataa, kan akka kafanaa dabalataanis immoo kan akka midhaaniifi meeshaawwan garaa garaa namoonni itti fayyadaman iddoo itti argamudha. Iddoo tokkotti argachuun isaa immoo namoonni gara kana dhufuudhaan akka isaan bitataniif haala mijeessa.

dunkaanoonaannan gurguran kun jiraachuun isaanii mhti omishtummaa annanii akka dabalu godha sababiin isaas oomish naannanii akkuma beekamu yeroo gabaabaa keessatti wanta baduudha haa ta'utin malee dunkaanonni kun jiraachuun isaanii yeroo gabaabaa keessatti akka namoota biraan ga'uu fi akka gurguramu godhu

hgurgurtaa meeshaalii manaa kon in namoonni yeroo baay'ee meeshaawwan gara garaa kalaaqourrai saan ilmaata ni argina kunis ilmaan namaa jiriif jirenya isaanii keessatti wantoota saf fayyadaman gara iddoo kana dhufudan akasaa argatane fi bitatanii akkatai ta ajaajalamaniif haala kan miijeessuudha

maddii kafalti dijitaalawaa maddii kafalti dijitaala'aa kun tajaajilawwan hangana jedhame 2amalumaatiif qabu sababbni isaas namoonni iddoo jiranitti ta'anii kafaltiiwwan garagaraa akkasaan raawwataniif dandeechiseera waantiif kunis yeroo isaan gara mana baankiti deemanii qusataaf

Hoteelota biyya keenya kessatti hooteelowwan gosa heduta jira kunis hooteelawwan xiqqaarraa haaga hooteelota gurguddoo yeroo ijaarrama ni argina kunis madda galii biyya tokko keessatti dabaluu keesatti ga'ii guddaa tabatu sababbiinasaa tokkofa namoota hojiin qobneef hojii umuu akkasumas immoo maddagaliiwwan mootummaaf ta'u kunis sababatti gibira waan kaffalaniif.

dhiyeessiiwan ummataa dhiyessiiwwan ummataa kana yeroo ammaa dabalun ga'ee guddaa qaba sababiin isaas wantoota hanqina qaban irratti xiyyeeffatamee hojjetama waan ta'eef hawwaasni immoo haala salphaa ta'en wantoota kana irra akka fayyadamu gochuu keessatti ga'e hangana hin jedhamne qaba kanaafuu mootummaan xiyyeeffannaan wantoota kana irratti hojjechuu qaba

maddei gafalti dijitaalu'a maddii gafaltii dijitaalo'a kun jiraachuun isaa faayidaa hanganan jedha mereqaawasabiin saas yeroo namaa fi humna namaa qusachuu keessattillee ga'ee guddaa taphata akkasumas immoo namoonn isaa michawwan fi gowwoomsuwwan gara garaaf akka isaa xilamne godhuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata

agga-baaqiin xaabuwwanii fi hibutii te iddoo kanatti haajilaa wangaraa garaa ilma namaatti barbaajisaa hiduutu gurgurama namoonnis gara iddakanaa dhufuudhaan wanto isaan barbaadan akka isaa argatanii bitatanii galan haala mijeessoo keessatti ga'ee guddaa taphata kunis yeroo fi humna namaa qusachuu kessatti illee ga'ee guddaa kka-qaban kan agarsiisuudha

Giddugala gaabaa, giddugala gabaa kanarratti namoonni oomishaalee gara garaa iddoo kanatti fidatanii gurgurachuu danda'u. kun immoo oomishtummaa isaanii daran akka caalsanii oomishanii fi gabaa dhiheessani haala mijataasaa isaaniif uumu kana keessatti immoo guddinunii daddafee i fiduu kessatti immoo ga'ee guddaa qabu.

inshuuraansiin inshuuraansiiwwan balaiawwan garagaraa jiruuf jireenya dhalanamaa keessatti muddatan irraa akka dandamanuuf kun nu godhuudha kanaafuu faayyidaa hanganahin jedhamni qaba sababbiinsaas miidhaawwan garagaraaraa akka nu rangeenyiif akkasumas immoo oga'emmoo akka dafne dandamanuu nu godha wantiif

Angifi waldaa hojii gamtaa kuni dhaabbatawwan mootummaa fi miti mootummaa ta'uu danda'a. Kunis tajaajilawwan wal fakkaataa kennuu danda'u, fakkeenyaaf tajaajila kan akka qusannaa fi liqii ta'uu danda'a. Namoota tursus dabareessuu keessatti kan qabatuudha.

inshuuransii, hawaasni yeroo ammoo baayyinaan inshuraansii yeroo bitaatee of arkaatti qabatu in argina kunis balawwan garagaraa namtolchee ta'uu dandaa akkasumas immoo kan ummamaa yeroo mudate midhaawwan garagaraa kkan orrangeenye fi midhaan kun is oogeemmu akka daafneerraa dandamanuuf nu taassawwantiif

qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa qabeenya kana qabaachuun hawaasaaf faaydaa guddaa qaaba sababbiin isaas qabeenya lafaa kan irratti homishawwan garagaraomishuun jiruf jireenya isaaf hooyyifachuu danda'a dabalsaanis immoo manneen jireenyaa kana qabaachuun tijjiraachuuf akkasumas moo namoota biraatiif gireessuu danda'a

giddugalli gabaa giddugalli gabaa hubiisha hoomishtumaa dabaluun caalaatti akka maddi-galii biyya sanii dabaluu godhuu keessatti illee ga'ee guddaa qabu. sababiin isaas giddugala gabaa kanatti oomishawwan garaagaraa gurguraman gibirawwan garagaraatu mootummaaf kaffalama; kun immoo maddabgalii biyya sanii dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa qaba.

hooteelota namoonni yeroo baa'ee iddoo bashananaa fi lannao taasisan keessaa hootel isa tokkodha sababiin isaas hootel tajaajilawwan gara garaa lalalamaaf kenna wanti fakkeenya kan akka nyaata dhugaatii iddoo cisichaa fi iddoo bashananaawwan gara garaa of keessatti waan qabatuf

Hoteelota: Hoteelota kana biyya keenya kessatti baayyisanii ijaaruu faayida addaa qaba. Sababiin isaas galiiwwan gara garaaraa arganna akkasumas miidhaagina biyya tokko keessatti illee gahee guddaa qaba. Dabalataanis namoota hojii hin qabneef caarraa hojii banuu keessatti illee gahee guddaa qaba.

diunkaanotaannan gurguran dukaanaan anna gurragrran jiraachuun isaanii hoomisha fomishtumaan dabalou kessatti illee gahee guddaa taphatu sababbiinsaas namoonni hoomishaannan irratti hirmaatan gurgotaannannii isaanii wargatan kaae idoo kana fi dhuudhan akkaisaan gurgulatanii fi galii isaanii guddifatan gochuu kessatti illee gahee guddaa qaba wan ta'ef

Hooteeloonni tayaajilla hedduu ilma namaatii teeroosaan kennan ni argina. Kunis tayaajilawwan kan akka nyaataa kan akka dhugaatii hiddoo bashannanaa fi hiddo ciisichaas ta'uu danda'a. Namoonni gaara kana imaluudhaan rosaan bashannanaa ni argina. Kunis maatiis hani yeroo baa'ee roosaan qabatanii deeman kan arginu ta'a.

gifii waldaa hojii gamtaa dhaabbatoonni kuni tajaajilawwan hangana hin jedhamne hawaasa biraan ga'uun kan beekkamaniidha kunis kan akka qusannumaallaaqa isaan qabatan iddoo kanati akka qusatan akkasuma immoo caarraa waliigalaa garaa garaa akka isaan liqqeeffatanii jienya isaaniif foyyassan godhu keessatti illee ga'ee guddaa qabu

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanoonni aannan gurguran kun namoonni yeroo baay'ee waliin dhufuudhaan nmh mishtootaarraabituudhaan yeroosaan bitanii gara namoota bitanbiraani'uoga'a ni argina kunis oomisha hin badiin haala salphaata'in hawaasa biraa akka ga'uu godhu keessatti shoora olaanaa taphata.

dheessii wanummataa dheessii wanummataa kon goosaa hiddutu jira fakkeenyaaf kanakka geejjiwaa ta'uu danda'a kan akka bishaan kan akka daandii ibsaa mana yaalaa kasumas immoo manneein barnootaa ta'uu danda'a kunis hawaasni waloo maantee kana tajaajilawwan garagaraara argatuudha

Qabeenya lafaa fi manneen jireenya, qabeenyawwan kana qabaachuun jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphata. Kunis lafa qabaachuu oomishawwan gara garaa akka oomishna fi gabaaf akka dhiheessinnu godha. Akkasumas immoo manneen kana qabaachuu namoonni akka keessa jiraatanii fi akkasumas immoo bittaaf gurgurtaa gara garaa akka raawwataniif godha.

hoteelonni tajaajilawwan garagaraakenfakkeenyaaf tajaajii isaan kenna keessanaaanyaanni kunis gosawwan gara garaatu jira fakkeenyaaf kan biyyoota keessaa fi kan biyyoota aalaas ta'uu danda'a namoonni akkataa fedhii isaan irratti hundaa'uudhaan nyaata gosawwan garagaraa argachuu danda'u

agabaa qinxaabubanii fi butikna kunni jiraachuun isaa oomishaa oomishitummaa biyya tokko keessatti ga'ee guddaa tabhata sababbiinisaas oomishni tokko sonbadiin gara hawaasawakaan immoo fayyadamaa biraa ga'uu keessatti ga'ee guddaa taphatu waanta'ef kanaafu gabaabafi qinxaabuban buxika kanniin baayyisne hujjechuu qabna biyyee keenya keessatti

madda kka falti dijitaalu'aa madde ekka falti dijitaalu'aa kun faayidaawwan hangadan jedhabne qaba fakkeenyaaf namoonni yeroo isaanii fi humna isaanii qutachuu keessatta illee ga'ee guddaatabata gabrataanis immoo namoonni maallaqaa iddoo tokko aqabanee gar idoo tokko akkasaan hin deemne isaann godha wanta'eef saamichawwan gara garaarraa akkasaan of eeggan godha

Boondiiwan yeroo baay'ee mootummaan maxansa kunis hawaasa biratti maallaqni baayyatee yoo argee maallaqa kana sassaabuuf jecha boondiiwwan kana mexxanse gurgura kunis qaaleensi jireenyaa gar malii akka biyyeessan keessatti hin muudanne godhuu keessattillee ga'ee guddaa kan taphatudha.

aqabeenya lafaa fi manneein jireenya lafte kan moodummaati haa ta'uti malee namoonni yeroosaan akka qabeenyuufitti ilaalanitti fayyadaman ni argina dabataanismoon manneein jireenyaa yeroo baay'ee namoonni mana jaaratanii akkasumasumoo bitachuudaan qabeenyummaa isaanii yeroo isaan mirkaneeffatan argina

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanoot a aannan gurguran kun jiraachuun isaanii oomisha annani biyyaa san dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabata sababbeen isaas namoonni oomisha annan irratti hirmaataan iddoo gabaa wargatan gara iddoo kanatti filuudhaan akka isaan gurgurataniifi caalmaatti akka isaan oomishaan godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef.

Bakka gurgurtaa konkolaataa. bakka gurgurtaa konkolaataan kun jiraachun isaa madda galii biyya tokko dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa taphatu sababbiin isaa yeroo baay'ee namoonni konkolaataa kana gurguran biyyoota alaarraa gara biyyoota keessaa galchuudha waanta'eef yeroosan gara biyya keessatti galcha gibirawwan gara garaa mootumaan funaanuu danda'a.

baankeetii waldaa hojjigamtaa kun faayidaa namootaaf hedduu qaba fakeenyaaf namoonni akkan maallaaqa isaanii inqisaaseessin gara kana fiduudhaan akkasaan qosatanf haala miijissa dabalatanis immoo caarraawan liqaawwan gara gara hawaasaaf kennuuf namoonni isuun akka hojjatanii jijjiraman godhuu keessatti illee ga'ee mataasanii xaphatu

Maddi kaffaltii dijitaalawaa maddii dijitaalawaa kun jiraachuun isaa jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphateera. Sababiin isaas namoonni iddoo tokko ta'ani gara iddoo tokkotti kafaltiiwwan gara garaa akkasumas immoo dadda-barsawwan maallaqaa biyya keessas ta'ee biyyoota alaa raawwachuu waan isaa dandeechisuuf.

baka gurgurtaa konkolaataawwan baka gugurtaa konkolaataawwan kana gosawwan konkolaataa hedduu warguu dandeenya fakkeenyaaf konkolaataa mina konkolaataa hawaasa deddeebisu konkolaataa fi yawumsaa akkasumas immoo konkolaataa qonna keessatti illee itajaajilan ta'uu danda'a kunis kan midhaanaamuufi lafaqotuu ta'uu danda'a

gurgurtaa meeshaalee mana iddoo kanatti gosawwan meeshaalee gara garaa mana kessatti fayyadamuu idotatti gurguramuudha namoonnis gara kana dhufuudhaan meeshaalii isaan akka bisaasanii godhuu kessatti ga'ee guddaa tabata sababbiin isaas namoonn meeshaawwan gara garaa barbaaduu danda'awwan ta'e gara iddoo kana imaluudhaan meeshaa kana bitatu

madde kka faltii dijitaalu'a maddee kka faltii dijitaalo'aa kun faayidaawwan hangaa jedhamne qaba waanti fiyya keenya keessatti caalmaatti akka inni babalatu godhuu keessatti gahee guddaa sapachuu qaabna sababbiin isaas yeroo namaa fi humna namaa qusachuu keessatti illee gahee guddaa waan qabuuf

aaqiintaawobanii fi butika iddoon kun oomishaawwan garagaraa dirattu girgulamaniidha iddoon kun is jiraachuun isaa oomishtummaan biyya isanii akka dabalu in godha sababbiin isaas namoonni oomishaawwan garagaraa irratti hirmaatan iddoo gabaa yoo argatan oomisha isaanii caalaatti akka isaan oomishan godhuu keessatti ga'ee guddaa taphataawwantiif

Bakka gurgurtaa konkolaatawwan gosawwan konkolaataa hedduttu argama iddoo kanaatti namoonni akkataa dheyiisaarrati hundaa'uudhaan konkolaataa barbaadan kan manaa ta'uu danda'a kan haawwaasa dedeebisu kessumesumaa konkolaatawwan oomishawwan garaa garaa irratti ijaarsawwan irratti nu barbaachisa ta'uu danda'a.

dukaanota annan gurguran dunkaanan annan gurguran kun oomisha hoomishtummaa annan dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabhatu sababbiin isaas oomishna annannii osonbadiin yeroo gabaabaa keessatti hawaasa biraan akka ga'uu gudhuu keessatti shorolanaa taphatu wanta'eef namoon bitachu barbaadaanis annan qulqullinaa qabu iddoo kanaa dhufanii akka isaa argataniif haala miijessu

inshns inshuraansii dhaabbatadha unis namoonni galmaanii inshuraansii kanan ibitatu yeroo isaan bitatanis kafaltiiwwan adda addaaini raawwatu haa ta'utii malee balawwan garaagara ammoo saamuddateef kafaltiin isaan kafala kanrrau hundaa'uudhaan beenyaan isaanif ni kafalama kunis miidhaa cimaa kangeenya godhuu keessatti ga'ee qaba

qabeenya laafaa fi manneen jireenya, qabeenyawwan kana ragaalee kan nuuf kennuu mootummaadhaan akkasumas immoo qabeenya kan yeroo baayyee kan argannu dhaaltummaadhaan kunishaadhaaf abbaaraa ta'uu anda'a. dabataanis immoo qabeenyawwan kan gama keenyanis mallaqa keenyaan horachuu dandeenya.

Dhihessiwwan ummataa dhiheessiwwan ummataa kun hawaasa hunda tajaajiluu keessatti gahee guddaa taphata mootummaanis yeroo baay'ee dhihesiiwwan midhaanii yeroo qotee bultootaaf dhiheessuu in argina kunis oomisha oomishtummaa qotee bulaasan dabaluu keessatti illee gahee guddaa tabata waanta'ef mootummaan sirritti dhiheesiiwwan kana irratti hojjechuu qaba

dhsta dheesii wanummataa kun namoonni waloomaan ta'anii kanitti fayyadamaniedh haa ta'uti malee namaoniri tokko tokko akka qabeenya ofitti ilaaluu dhabuurraa kan ka'e yeroo isaan qisaasayinsa garagaraa fi badeensa aada addaa arra gudha in argina kun immoo gocha siriihin ta'anii fi

Boondiiwwan mootummaan yeroo baay'ee ni maxansa kunis malleen qabeenyattiin hawaasarra sastaabuuf akkasumas immoo ijaarsawwan gara garaa biyya tokko keessatti godhuuf malleen itti fayyadamu keessa isa tokkoodha. Kunis hawaasan yeroo baay'ee yeroo isaan bitan in argina.

inshuraansiin hisuuraansiin yeroo ammaa biyya keenya keessatti guddiin ariifachisairra kan jirudha kunis ta'aajilawwan inni ilma lamaatiif qabu keessatti dha sababbiin isaas namoonni tayaajilawwan kana fayyadamuu waarun barbaadaniif inshuuraansiwan garagaraa usaainbitaniiftti fayyadaman in argina

dunkaananoota aannan gurguran dunkaanoonni aannan gurguran kun jiraachuun isaanii oomisha oomishtummaa annanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu sababiin isaas namoonni oomisha aannanii kana irratti hirmaatan iddoo gababa argatan oomishaa oomishtumma annan isaanii caalaan dabalanii akka isaan oomishan isaan taasisa waan ta'ef.

hooteelota kanatti tayaajilawwan gara garaatu jirahaa ta'uti malee gatiin hooteelotaa hedduu gatii qaaliidha kanaaf namoonni gara kana dhufanii keessumessaman warroota qabeenya qaba nokaan moo dureeyyii taaniidha kunis immoo hawaasa hunda tayaajiluu keessatti gahee akka isaan hin qabne kan agarsiisudha.

dunkaanota annan gurguran dunkaanoon annan gurguran kun faayidaa hedduu qaba fakkiinyaaf annan sonbadin yeroo gabaabaa keessatti akka hawaasa biraan ga'uufi akkasumas imuu caarraa namoota hedduu banuudhaan namoota biratti dhaxarsiisanii akkaisaan hojjesaniif godhuu kessatti illee gahee guddaa qaba kunis oomisha omishtummaa biyya sanii dabaluu keessattilee gahee qaba

ggururtaa meeshaalee kun gosawwan meesha gara garaa iddootti gurguramuudha namoonniis gara kana dhufuudhaan akaataa meeshaan barbaadan irratti hundaa'uudhaan iddoottii meeshaawwan kanatti argataniifi bitataniidha kunis juuf jireenya hilma namaa kessatti ga'ee guddaa qaba sababbiinsaas meeshaalee barbaadana iddoo kanatti dhufan ergachuu danda'awan ta'ef

gurgurtaa meeshaalii mana iddoo kanaatti gosawwan meeshaalii mana gara garaa ti fayyadamnuuttti argama namuonnis gara iddoo kanaa dhufuudaan kaataa meeshaansan barbaadamii iddootti argatanii fi meeshaa kana bitachuudhangarama isaanii deemalee taajilawwan gara garaatiif yeroo sanochaan kan arginnudha

Inshuraansii, inshuraansiin kun jiraachuun isaanii faayidaa hedduu qaba . sababni isaas boru waan nu mudatu fi waan taanu hin beekin tasa balaawwan garagaraa nu mudachuu danda'a. balaawwan kana ofirraa eeguu fi akkasummas immoo midhaa cimaa kana hin geessine gochuu keessatti inshuraansiin ga'ee qaba waan ta'efi inshuraansii kana bitachuu qaba.

boondiiwwan boondiin qaama mootummaatiin kan maxxafame hawaasaaf gurguramuudha kunis namoonni yeroo saanbita ni argina sababiin isaas bu'awwan garagaraa boondiin kennur argatu fakkeenyaaf kan akka dhalaa garagaraa kasumasmu qabeenya isaanii booruuf falkaawwatu

giddugala gabaa giddugalii gabaa kun jiraachuun isaa namoota oomisha isaan irrattin maatan akka isaan oomisha isaanii dabalan godhuu kessatti ga'ee guddaa taata salbiisaas namoon iddootti gurgurtaa oomisha isaanii wargatan oomisha isaanii caalmatti dabalan akkaisaa jiruuf jireenya isaanii fooyyessan godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba

hooteelota hooteelota gossaa hedduotu jira fakkeenyaaf kohaala guddiina isaanirra okaan ijaarsisaanirraa ka'uudhaan abbaa urjii amuun ni qoqqoodama kunis abbaa urjii tokko abbaa urjii lamaa kan kana fakkaate ta'uu danda'a namoonni yeroo baayyees hooteelota kan eru isaan ijaalan ini argina

Hoteelota, biyya keenya keessatti hooteelawwan gosa garaa garaatu jira. Kunninis hooteelawwan xixiqqaa irraa kaasee hanga hooteelota gurguddaatu jira. Isaanis tajaajilawwan adda addaa hawasa biraan ga'uu ni beekamu. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee fiilannoo isaanii taasifatu. Hooteela kanatti dhufuudhan iddoo bashannanaa fi faayidaawwan gara gara irraa argatan argina.

dhieessii waan ummataa dhieessiiwwaan ummataa kana saffisaan hawaasa biraa ga'uun faayydaa hinganan jedhamne qaba sababiin isaas hawaasni hundu akka nidiraa taajilamu godha kun immoo namoonni akka waloomaan isaan wantoota tokko irra akka faayyadamanii fi waanqinni garagaraa akkan muudanne godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba

hoteelonni tajaajilawwan gara garaa ilma namaatiif kennu fakkeenyaaf kan akka sooratawwan gosa garagaraa ta'uu danda'a dabalatanis dhugaatiiwwan kan biyyoota keessaas kan biyyoota alaas omishaman ta'uu danda'a iddoo bashananaawwan garagaraas qaba kanaaf namoonni immoo yeroo baay'ee daa'imman isaanii fudhachuudhan gara hoteelaa kanatti ni bashananu.

Baankii fi waldaa hojii gamtaa, dhaabbannii kun talaajilawwan garagaraa biyya tokko keessatti ni qaba. Kunis fakkeenyaaf qusaanaa ta'uu danda,a akkasumas carraawwan liqaawwan garagaraa, invastimantii garagaraa biyya tokkoo keessatti ille ijaaruu keessatti ga'ee guddaa kan taphataniidha.

Boondiiwwan bituun jiruuf jireenya ilma lamaa keessatti ga'ee guddaa qaba sababiin isaas namoonni qabeenya har'a-qaba boru kufachuuf isaan taaajila waantiif dabalataanis immoo faayidaawwan garae garaa boondii bitachuu kan duraa arga dhala qabaachu isaati kunis dhall isaa faayidaa dabalataan nu argamsiisa.

gurgurtaa meeshaalee manaa. meeshaalee manaa gurguramuun isaanii namoota biratti ga'ee guddaa taphatu sababbiinisaas jiruuf jireenya ilma namaa keessatti meeshaawwan gosa hedduututti fayyadamna kunis namoonni akka wantiisaan barbaadan eddoo kana dhufanni akka isaan bitataniif haala miijeessa wanta'eef gurgurtaa meeshaa kun baayyinaan jirachudha.

Hoteelota hooteelota kana babal'isinii ijaaruun biyya keenya keessatti ga'ee guddaa qaba sababiin isaas namoota hojii hin qabneef hojii umuu akkasumas immoo dinaddee itti maddagalii gara garaattiin arganuudhaa wanteef hoteelota kana bal'inaan biyya keenya keessatti ijaaruu fi to'achuu qaba

baankii fi waldaa hojiigamtaa baankiifi waldaa hojii gamtaa tajaajilawwan garagaraa hawaasa biraan ga'uun beekamu kunis tajaajilawwan kan akka qusannaa liqii fi akkaataa qabeenya isaanii namoonni ittiin horatanii fi bulfatan irratti gorsawwan garagaraa laata

inshurnsii namoonni hundi laalchi inshuuraansiif qaban akkasumas immoo akka isaan insuuraansii bitan gochuu qaba sababiin isaai inshuraansiiwwan balaawwan garagaraa gara fulduratti hin mudatanii kan namtoche akkasumas immoo kan hummammaa ta'uu danda'a kunis immoo miidhaawwan garagaraa cimaa kan duraangeesse gochuu keessatti humna waan qabuuf namoonni akka ainsuraansii bitatan gochuu ga'eenu irraa eeggamuudha

dunkaanota annan gurguran dunkaanotni annan gurguran carraa namoota hedduu umuo keessatti illee ga'ee guddaa taphataniiru hiddoo kanattis namoonni hojiihin qabne gara hiddoo kana dhufuudhaan akka isaan hojii gara garaa argatanii fi annan kana biitaanii akka gurguraniif haala kan mijeessuudha kunis guddinadddeebiyya tokko keessatti ga'ee guddaa qaba

boondiiwwan yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wantoota gurguddookaan immoo maallaqa gurguddaa barbaadan ijaaruuf wonta nu tajaajiludha kan akka fakkeenya kaasuu dandeenyu hidhala gaabayyaa ta'uu danda'a kunis kana keessatti namoonni hedduun hirmaachuudaan akka hinisaa dumuramu godhuu keessatti ga'ee guddaa ta'atanra

giddugala gabaa iddoo kanatti galteewwan gabaa gasa gara garaatu gurguraamaaa fakkeenyaaf gosa midhaanii ta'uu danda'a gosa kafanawwan gara garaa ta'uu danda'a akkasumas immoo meeshaawwan gara gara ilmi namaatti fayyadamu ta'uu danda'a koneess namoonni gara iddoo kanaa dhufuudhaan akka isaan bitatanii haala mijessa

mana bunaa fi manneen nyaata iddoo kanatti gosawwan nyaata gara garaatu argama namoonnis gara iddoo kana dhufuudhaan akkaataa fedhii isaarratti hundaa'uudhan waan saan ajajjatan akka argataniif haala mijeessa kunis namootaaf faayidaa hedduu kan qabuudha namoonni akka qaxaramanii hojjetanis akka madda galii isaanitti argama

Baankii fi waldaa hojii gamtaa dhaabbattoonni kun jiraachuun guddina biyya tokko keessatti gahee guddaa taphatu sababbiin isaas namoonni maallaqa isaanii akka qusatanii akkasumas immoo liqaawwan garaagaraa argachuudhaan oomisha oomistummaa isaanii dabalani akkan guddina ariiffachisaa biyya tokko keessatti dhufu godhuu keessatti gahee guddaa qabu.

boondiiwwan bitoon waanirai jajjabeeffamuu qa'uudha sababbin isaas malleen namoonni qabeenya isaanii boorufitti ol kaawwatan keessaa isa tokkoodha inni dabalateessiimmoo dhalawwan garagaraa boondiiwwan haa argachuu dandeenya dabaltanboondiiwwan garagaraa bitachuun akka qabeenya fuul duraaf kufachuudha

Boondiiwwan gosa hedduutu jira. Kunis tortii isaa irratti hundaa'uudhaan bakka 8ti konnee laaloo dandeenyaaf fakkenya boondii yeroo gabaabaa tortiin omrii isaa waggaa tokku galii kan ta'eedha 2mfa boondii giddu galeessa kan jennu trtinnsadaffa oonoo dheeraati inni waggaa 1dhanii fi saniol kan turuudha.

maddii kafaltei dijitaalu'aa maddii kafaltii dijitaalu'aa kuun jiraachuun isaa handhawawwan gara garaaf akka isaaxilabnee godhuu kessatti ga'e guddaa tapatu sababiinisaas namoonni yeroo baaee yroosaan kafaltiiwwan garagaraa raawwochuu barbaadan maallaaqaa fuudhanii deemu haa ta'uti maddii kafaltii dijitaalu'aa kun jiraatetti maallaaqawwan garagaraa fuudhanii d1 gara d 1 sochaan

inshuraansii dhaabbannikun biyya keenya keessa wanta jajjabeeffamuu fi cinaa dhaabbachuu qabnuudha sababbiin isaas balaawwan gara garaa kan namtoochi akkasumas immoo kanummamaan umdachuu danda'awwante'ef balaawwan kan ammoo akka dandamannuuf akkasumas immoo midhaa cimaa akkanirraangeesse wodhuu keessatti ga'ee guddaa tapatu wantaef

dhyieesiiwan ummataa dhiyeesiiwwan ummataa kun mootummaan kan hawaasa biraan ga'uuf kan dhiyeessuudha kunis wantoota hanqinaalee garagaraa kaanimmoo hawaasnisun wantoota isaa barbaachisan haa ta'uti malee hanqinna irraa ka'uudhaan wanta argachuun dandeenye irratti xiyyeeffate kan hawaasan biraan ga'uuf hojjetuudha.

boondiiwwan malleen qabeenya keenya booruuf kufannu keessaa isa tokkoodha kanaaf hawaasani yeroo baayyee boondiiwwan kana bitachuudha boruuf ol kaawwata dabalataanis immoo dhalawwan garagaraa boondiin qabu kanirra yeroosaan argata ni argina kunis faayidaa hanga hinn jedhamne namoota biraatti qaba

agabaa qinxaa buwwanii fi butika iddoo kanaa ajaajilawwan garae garaatu gaggeeffama kana keessatti carraa namoota hojii uumuu keessattilee ga'ee guddaa ta sababiin isaas oomishitootni gara gabaa kanatti oomishiisaanii dhi'eeffatu dabaltaan ismoo daldaltoonni namoota omishtoota kan raabituudhaan namoota hawaasa fayyadamaa biraan ga'uu keessatti ga'ee guddaa qaba

dheessii waanummataa dheessii waanummataa kun dabaluu gahee guddaa taphata sababiin isaas dheessii waanummataa kun yeroo baay'ee kan dhiheffatu wantoota hanqinna mudatan irratti waanteef kanaaf immoo haawaasni wantoota sanoo argate jabaat akka hojjetu fi akka jijjiiramu godhuu kessatti gahee guddaa qaba

gurgurtaa mishaalii mana iddoo kanatti gosawwan mishaalii mana keessatti faayyadamu goosa hiduutu gurguramu kunis namoonni gara idoo kanaa dhufanii akka isaa nbitataniisa ajaajilaman godhuu keessatti ga'ee guddaa tabata sababbiinsaas ilmi namaa jiruuf jireenya isaa keessatti mishaawwan gara garaa kan mana keessatti fayyadamu sabarbaachisamamtiif

Bakka gurgurtaa konkolaataa kana baay'isuun namoonni akka fedhii konkolaataa isaan qabaatan kan akka bitatan godhuu keessatti ga'ee guddaa taphata. Kunis baay'ina konkolaataa biyya keenya keessatti illee dabaluu keessatti illee shoora guddaa taphachuu danda'a.

mana bunaafin manneenyaata iddoo kanatti gosawwan nyaata garagaraatu jira kunis namoonni gara kana dhufuudhaan akkaataafaidhiiisaaniirtiin aajatanii akka isaa nyaataniifi fayyadameen godhuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata dabataanis namoonni as keessatti qaxaala man hojjetaniif akka maddagarii isaaniitiif tajaajira

qabeenya lafaa fi manniin jireenya yeroo baay'ee qabeenya lafaa fi manniin jireenyaa kan arganu dhaaltummaatan ata'uti malee namooniroo immoo hojidhaan dafqanee maallaqa isaanatii lafawwan garagara akkasnoosmoo manniiin jireenyaa yeroo isaan ijaalataniif hibbatan in argina

giddugala gabaa giddugala gabaa kun qaamoleen nama walitti fiduudhaan kan beekamuudha kunis qaama bittaaf gurgurtaa raawwatuudha fakkeenyaaf namoon am mishesaanii gara gabaa kanati fidatu dabatanis immoo namoonni bitachu barbaadanis gara iddoo kana dhofuudaan akka saan bitataniif haala bijeessa

Aangifii waldaa wajjii gamtaa dhaabbatoonni kunin yeroo ammoo biyya keenya keessa saffisaan kan guddachaa jiranidha. saabinsaas namuuni ilaalchaa qusanuu fi liqiif-qaban jijjiramaa waan dhufeedha. kunis gudina dinagdee biiyaa tokko keessatti ga'ee guddaa kan hitaphatu godheera.

Dunkaanoota aannan gurguran dunkaanoota annan gurguran kun oomiisha oomishtummaani dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabatu sababiin isaas namoon oomishanan irratti hirmaatan iddoo gabaa annan isaaniif wargatan oomisha kana caaliisaanii akkaisaan oomishanii fi madagalisaanii akka guddisan godhuu keessatti illee ga'ee guddaa qabaata.

dheessiiw wan ummataa kun jiraachuun isaa hawaasa hundata ajiluu keessatti ga'ee guddaa tabata sababiin isaas wantoota kan irraa namoonni akka haala salphaata'iin akka isaan irraa fayyadamanii fi ta'ajileewwan garagaraa akkaisaan argataniif haala mijeessa kanaafu namoonni immoo dhiheesiiwwan kanaa tukunuffachuu qabu

Giddugala gabaa giddugala gabaa kanaatti galteewwan gosa garagaraatu kunis ilmi namaa gara kana dhufuudhan waan barbaada akka hinni bitat akka manataatti galuuin godha fakkeenyaaf kana akka gosa midhaanii ta'uu danda'a kan akka kafanna ta'uu danda'a kan akka qopeefaa kan kanaa ta'uu danda'a.

dhiyeesiiwwan ummataa dhiyeesiiwan ummataa yeroo ammaa hawaasa biratti dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas wantoota hedduutu hanqinnaa addunyaa kana irratti jira kanaafu mootumman wantoota kana irratti xiyyeeffate hawaasa biraan gahuu kessatti gahee guddaa taphachuu qaba kunis hawaasa hunda fayyaduu keessatti waan gahee qabuuf.

giddugalli gabaa giddugalli gabaa kun biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taapata kunis homisha oomishtummaa biyya isanii dabaluu akkasumas immoo guddin ariifachi saa ta'ee biidoo keessatti illee ga'ee qaba sababiin isaas namoonni oomishtoota garagaraa garaa iddoo kanatti fuduta akka isaan gurguratanii fi namoonni hoomisha kan bitachuu barbaadanis gar iddoo kana dhufani akka isaan bitataniif haala mii jessa

gg meehaalmana gurgurtaa meeshaalii manaa kun jiraachuun isaa jiruuf jireenya hilmanamaa keessatti ga'ee guddaa qabata sababbiinsaas tokkofaa namoota omishaalei gara garaa meeshaalei manaa oomishaniif iddoo gabaa'uumu akkasumas immoo namoota meeshaalee kana fayyadamaniif gara iddoo kanaadhufuudhaan akkaisaan bitatan godhuu kessatti ga'ee guddaa qaba

maddei kaafalti dijitaalawaa maddii kaafalti dijitaala'aa kun jiraachuun isaa jiru jireenya hirmannaa hawaasaa keessatti ga'ee guddaa taphateraa sabiinisaas namoonni gara mana baankii deemuun osorraan eeggamin bakkuma jiran ta'ane bilbila isaannii fayyidamuudhaan kafaltiiwwan gara garaa namoota barbaadaniif akkaisaan raawwatan gochuu kessatti ga'ee guddaa waan qabuuf

gabaa qiinxaawawwani fi butiik kun tajaajilaa gara garaa hawaasaaf kennuun beekamu sababbiin isaas namoonni oomishaalee gara garaa bitachuu barbaadan gara iddoo kana deemuudhaan kan bitatan qabataanis moo namoonni oomisha isaan oomishan gabaaf dhiyeeffachuu barbaadan gara hiddoo kanatti fidatu kunis walitti dhufeenya namootaa cimsuu kessatti ga'ee guddaa qabu

iimadd kafali dijitaalo'aa kun tekinolojii ammayyawaati kanaafu namoonni yeroo baayae saantti fayyidaman ni argina kunis jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa tabateera sababiin isaas humnaa fi yeroo namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf knmaddee kafali dijitaala'aa kan baliilaan ratti hojjechuu qaba

gurgurtaa meeshaalii manaa kun yeroo ammaa bal'iinaan kan argamuudha sababiin isaas namoonni jiru jireenya isaanii keessatti meeshaawwan garagaraa fayyadamuun kan beekamudha wanteef gurgurtaan kun jiraachuun isaa immoo namoonni garaiddoo kan adeemanii akkaataan meeshaalai isaan barbaala irratti hunda'uudhaan akka isaan bitataniif haala mijeessa